Ibhakani elitshengisa ukuqakatheka kokugeza izandla kubhaliwe ngolimi oluzwiwa ngabantu bakuleyo ndawo olukhanya lubafundisa ukuqakatheka kokugeza izandla ukuthi abantu kumele bageze izandla ngaso sonke isikhathi ngamanzi aphuma empompini langesepa.

Kuqakathekile ukuthi abantu bazinakekele imizimba yabo, bahambe bayesibhedlela .Labayohlolwa , hayi ngoba begula kodwa ukubona ukuthi bami kahle yini ngokuphila. Imikhuhlane efana labotshukela, imikhuhlane efana lomfutho wegazi engabonakaliyo kodwa umuntu ozwa esewela phansi nxa usukhona futhi njalo usuphakeme.

Abantu ababili abenhlanga ezehlukeneyo kodwa bonke bakhanya bayasizana. Omhlophe usiza omnyama ukuthi amhlabe injekiseni yokuzivikela kumbe uyagula. Ngalezi nsuku akusekho ukukhethana ngembala, kumbe ukukhethana ngendawo kumbe ngohlanga.

Abantwana bayisibusiso kuwo wonke umuntu emhlabeni njalo bangumsebenzi. Ma uthe sewuzimisele ukuthi uzotholumntwana, kumele uzimisele njalo ukuthi uzohlala uyitshitsha indlela eyezibhedlela eyemaklinika ngoba abantwana kancane kancane kufanele bahlolwe bavikelwe njalo emikhuhlaneni evamileyo efanisa labopholiyo leminye eminengi.

Umama uphethe usani kusesibhedlela lapha ulethe umntwana ukuthi azohlatshwa eminye yamanjekiseni abayihlatshwayo abantwana ebavikela kulezi zifo eziyingozi ezifana lesifo sophepha oludonsayo, isifo samaketane, isifo sepolio lesifo sendingindi.

Abezempilakahle bazama ngazozonke indlela ukuthi basabalalise ulwazi lwemikhuhlane ethelelwanayo lendlela abantu abangazivikela ngazo. Ngakho bayabhala amaphetshana okunye bahambe bekunamathisela emidulini okunye bayakupha abantu ukuthi bayefunda sebesemakhaya.

Umongikazi ehlaba umama i jekisheni. Umama ofake iqhiye , wagqoka isigqoko sakhe esinsundu. Udokotela uzivikele ukuba angatheleli umama umkhuhlane lomama uvikele ukuba bengathelelani umkhuhlane. Udokotela ugqoke ijazi lakhe eliluhlaza okwesibhakabhaka elimvikela ekuthatheni amagcikwane

Izikhulu zempilakahle baphumile namhlanje benza umhlangano ukuzofundisa abezempilakahle ngezifo ezithelelwanayo ukuthi abantu bangavikeleka kanjani kulezozifo.

Loba nje kubuhlungu ukubona umntanakho ehlatshwa, kodwa kubalulekile ngoba kuyavikela emikhuhlaneni eminengi. Abantwana abangahlatshwanga bayahambahamba behlangana lemikhuhlane eminengi. Miningi ke imikhuhlane evikelwayo ma umntwana esazalwa esasemncani, ukuba ingamfinyeleli ngokuhlatshwa.

Omongikazi basebenza nzima ukuze abantu bathole ukuphila kahle, kwesinye isikhathi abantu bayahamba bethole imigqa imide emakilinika, kuyabenza abanye abantu bakhalale ukuya ezibhedlela kodwa ke kubalulekile ukuhlala abantu besiya emtholampilo besiya bona ukuthi kungabe kungela sifo yini egazini.

Kubonakala isivakatshi esivakatshele eRwanda kubonakale lobaba esingathi wamkela isivakatshi ugqoke isudu, ume eceleni komama womlungu obukeka eyisivakatshi eRwanda babambe isikhwama esibhalwe "Visit Rwanda" ngesikhiwa.

Amanzi ayimpilo, amanzi ayinxenye yokuphila, singawafanisa nje lomphefumulo. Siyawadinga amalanga lamalanga esiphila kiwo. Labantwana bayafundiswa ukuba bangadlala badlale, bageze izandla zabo, bangahlala hlala bageze izandla zabo ngoba kuyinhlanzeko enkulu. Ngoba siyazi abantwana bayabamba bamba baphinde bathathe izandla bazifake emlonyeni.

Abezempilakahle umhlaba wonke jikelele benza ngayo yonke indlela ukuthi abantu bathole amanzi ahlambulukileyo. Bayafundisana njalo bayahlala benze imihlangano yamazwe ukugqugquzelana ukuthi akube lamanzi ahlambulukileyo, amanzi aphuma empompini azanathwa ngabantu.

Odokotela basendlini yokuhlinzela ebizwa phecelezi itheatre .Banemgi odokotela khonapho . Ukhona oyedwa ohamba phambili oyabe esenza umsebenzi wokuhlinza abanye bayabe bemile emaceleni besenzela ukumqhubela lezo zinto ayabe ezidinga ngaleso skhathi esenza umsebenzi wakhe .

Abantu abatsha abasakhulayo , bakhanya bamile kukhona okukhanya befundiswa ngakho okwezempilakahle. Kuqakathekile ngalezinsuku ukuthi ulwazi lwaze mpilakahle lusabalaliswe ikakhulu ebantwini abasakhulayo ukuze baziphathe kahle . Babe lempilo enhle , ngoba yibo abadala bakusasa, yibo abakhokheli bakusasa.

Abezempilakahle bazama ngazo zonke indlela ukuthi babone ukuthi ezikolweni abantwana bayathola amanzi ahlambulukileyo. Balethe imigqomo yamanzi bayibeka phezu kwetafula. Abantwana bafolile ukuze bathole amanzi.

Amazwe omhlaba onke balakho ukuhlala ndawonye benze imihlangano yokubona indlela zoku thuthukisa ezempilakahle ikakhulu bakhulumisane ngokuthi mali engakanani abangayifaka esikhwameni sezempilakahle emele ukukhakhangela izifo lezi eziqhamukayo esinjengalesi esaqhamukango2019.

Ezikolweni bayakhuthaza abantwana ukuba bahlale begeze izandla zabo, Ukuba bahlale behlanzekile ngoba kuyenzeka futhi ukuba kancane kancane bathathe izandla bazifake emlonyeni ingakho ke kwenziwe amanzi avuleka abe manengi aphume ngendlela yokuthi bayakwazo ukugeza bebanengi ngesikhathi esifanayo.

Uhulumende uyazama ngazozonke indlela ukuthi amanzi afinyelele wonke umuntu, ngoba amanzi ayinhlanzeko, amanzi ayimpilakahle, amanzi ayimpilo. Zikhona indawo ezomileyo, kodwa bayazama beyihulumende ukuthi bafikise amanzi ngendlela ezitshiyeneyo.

Inkazana esancanyana nje isakhula ekha amanzi ibukeka ithokozile ukuyakukha amanzi izithwalele izigubhu zayo ezintathu ezilithanga ijabulile iyababatheka ukuba iwatholile amanzi.

Amanzi ayimveloo kodwa ke ayahambahamba ahluphe ukutholakala kwawo, abantu bahambe imango emide belanda ukuyathatha amanzi. Abanye bayathwala ngamakhanda, abanye njalobalezinqola zokuthwala, abanye balezimota zokuthwala. Ayahlupha ikakhulu ezwenikazi lethu laseAfrikha.

izibhedlela zibiza imali enengi kakhulu abantu nxa besiyahlolelwa imikhuhlane kodwa kuyahambahamba kutholakale futhi ukuthi zona izibhedlela azilayo imali yokuthi ziqhube kahle zicine zisilela lapha lalaphaya

Kuqakathekile ukuthi abantwana nxa bebuya lapho abavela khona bageze izandla ngoba bona babamba yonke into abayibonayo ngezandla zabo njalo bayathanda futhi ukuthi yonke into abayibonayo bafake emlonyeni bangangena ekhaya bayathatha ukudla bafake emlonyeni bengakagezi izandla

Izakhamizi okubukeka zisemhlanganweni ngaphansi kwetende eliluhlaza, leli lilanga lomntwana ohleli phambi kukamama wakhe. Lomunye ubaba ome phambili okukhanya ukuthi nguye obafundisayo.

Iqembu labantu abesilisa labesifazana abahlanyela izihlahla abahlanyela imbhida. Abagqoke izikipa ezibomvu abagqoka amabhulugwe leziketi ezimnyama.

Obaba usesithola mpilo sethola ukusizwa ngumongikazi ngomjovo thizeni .Kuqakathekile ke manje ukuba abantu bahlole igazi ukuze baz azi ukuba umkhuhlane abanawo ngumkhuhlane otheni ukuze welapheke masinyane ungakahlukumezi umzimba.

Umama labantwa bakhe ababili, omunye umbelethe, omunye ume eceleni. Phambi kukamama kulomganu okhanya ugcwele ilambazi. Umama ulungisela abantwana ukuthi abanike ilambazi, uzama ukulipholisa

Bajabule okhekhe bayabobotheka. Abanye bavule amehlo batshengisela ukuthi bathokozile. Kuqakathekile ukuthi abantwana bahlale bethokozile kungabi ngabantwana abahlukunyezwayo ngoba kuyabaphambanisa emqondweni ukuthi bahlukunyezwe bebancane. Yikho lapho lanxa sebekhulile becina sebesiba yizigebengu ngoba bahlukuluzwa kwabaphambanisa umqondo.

Ugogo ohleli labazukulu bakhe. Bakhanya engathi balambile. Bayabonakala ukuthi bantu abaphuma ezimulini empofu abantu abaswelayo, babukeka belambile ngathi balinde usizo, ungathi kukhona ababaqoqe baba bekalapha endaweni ethile ukuba bathole usizo.

Umfanyana omcane osesikolweni ongaba lapha kumabanga esithathu uyadla ukudla kwakhe uhleli nje etafuleni lakhe eliyithanga njalo lesitulo sakhe esilithanga uyamamatheka uyabobotheka ufake iyembe yakhe emhlophe.

Ijaha elisakhulayo elibobothekayo elilamazinyo amhlophe athe nke ligqoke isikipa esilithanga uyabona ukuthi ikusasa yalelijaha iqhakazile. Awu suka madoda! uyazizweli zintombi ngoba lumfana nje ma eqhamuka bayabona ukuthi nanti ijaha lifika.

Omama labobaba abamileyo kulamatafula nje eceleni lapha amabili abukeka emahle ekhazimula lephepha elimhlolhe elibekwe phezulu kweyinye itafula kungathi bamile nje bamelele ukuthi kufike umuntu ebafundise ngento ethile

Iqembu labomama labobaba lihleli ezitulweni ezibomvu abanye bemile emuva, kubonakala itende isakhiwo esilithanga lokumhlophe bahleli lapho okufakwe khona i khonkirithi.

Izindawo ezivuliweyo ezokukhulisela abantwana inkulisabantwana iyasiza kakhulu ebazalini mabesiya emisebenzini lapho abahamba beyekhulisela khona abantwana babo njalo bayathola ababalisi abaqeqetshele ukukhulisa abantwana, abantwana bakhula behlakaniphile njalo bejabulile.

UDokotela wamehlo esiza umama ngamehlo. Umama ugqoke isigqoko sakhe esibomvu esilamabala amnyama. UDokotela ufake isifonyo ukuzivikela njalo abuye avikele lowo amelaphayo .kuyasiza ke ukuhlala uvakatshela ezibhedlela usiyahlolwa amehlo. Kujayelekile ukuba uhambahambe abele

Izibhedlela ezizimeleyo lazo zilusizo kakhulu emphakathini , zenza kusebenzeke lula , abenelisayo bayahamba kulezizibhedlela kodwa zona umehluko yikuthi ziyabhadalwa labo abangakwanisiyo ukuhamba kizo baya kwezikahulumeni ezibhadalwa imali ephansi

Ezibhedlela kuyadingeka ukuthi kube yindawo ehlanzekileyo njalo kube yindawo ebukeka kuhle okwenzela ukuthi lanxa izigulane zisiyalala zilalele endaweni ehlanzekileyo, endaweni enhle balale baphumule. Yikho ubona ngaso sonke isikhathi betshintsha ingubo zesibhedlela befaka ingubo ezinhle ezihlambulukileyo.

Umbhalo otshengisa ngendlela okuhlolwa ngayo igcikwane leHIV/AIDS. Kuqakathekile ukuthi abantu babelolwazi ngendlela okuhlolwa ngayo babelolwazi futhi ukuthi nxa impumela yakhona isiphumile ichazani.

Umama osengani sesiba ngugogo ozilaleleyo lapha kukhanya evuswa ngumongikazi ezomkhangela ukuba i uvuka kanjani lokuthi athathe imithi yakhe anathe amaphilisi akhe osuku . Ukhanya engathi ubuthakathathaka kodwa ke uzosila .

Ezibhedlela kujwayelekile ukuthola kulabantu abanengi abalinde ukuthola usizo. Njalo abantu bajayelekile ukukhonona ngabomongikazi bathi omongikazi ababanaki, omongikazi bayenza kancane, omongikazi bafika bayabe sebethatha besiya nathi tiye behlale hlale behambe bayekudla isidlo semini abantu bengalatshwanga bayakhala.

Esibhedlela sokusiba lula ukuthi loba ngubani oyakhona kubelula ukuthi aye kuleyondawo afuna ukuyakhona. Kulenkomba ezifakwayo ezinye zingabe zikhomba ukuthi ofuna ukuyaqala uqonda lapha, ofuna ukuya ebantwaneni uqonda ngaphi lakudokotela thizeni uqonda lapha

Kuqakathekile ukugcina indawo yesibhedlela ihlanzekile ukuze amangcikwane angabi khona futhi njalo kuqakathekile ukuthi ngaso sonke isikhathi imnyango yezibhedlela ihlale ivulekile ukuze kungene umoya kanye lamafastela ukuze kungene umoya ngoba kungavalwa abantu bangathatha imikhuhlane eminengi etholakala esibhedlela.

Izibhedlela sinye ngasinye silabo abantu abahleli belindele ukuxoxisana lalabo abahlukumezeke ngokomqondo abadlula ezimeni ezinzima. Kungabe umuntu udlula esimeni sokutshiywa yisihlobo sakhe kumbe esimeni sokulahlekelwa ngumsebenzi konke lokhu kuyamlimaza umuntu abesedinga ukuyakwelulekwa ngokomqondo.

Umbheda wesibhedlela uyenza iziguli zenelise ukulala kuwo bahloleke kuhle. Lenqola yokuhambisa amadrip kunye lamagabha okufakela imithi.

Abesilisa labesifazana abagqoke amajazi amhlophe, kukhanya ngabasebenzi bezempilakahle, kukhanya bebelo mhlangano wokufundisana ngokuthuthukisa ulwazi lwabo kwezempilakahle ukwenzela ukuthi behlale behlomile ngaso sonke iskhathi.

Abantu besilisa labesifazana babuthene bamile. Abanye bagqoke amajazi amhlophe abanye njalo bazigqokele ezabo ingubo. Kukhanya kusesikolo sokufundela ukuba ngomongi labomongikazi. Kutshukuthi ngalesiskhathi bamile nje ukuthi bathathe izithombe.

Abafundi bezempilakahle abafundela ukuba ngomongikazi kumbe ukuba omongi kumbe ukuba odokotela kumbe ukuba ngosomakemisi. Baphumile bahlala phandle ukuba babethwe ngumoya. Bahleli endaweni enhle elezihlahla ezinhleeziluhlaza tshoko kanye lotshani.

Umongikazi lomuntu wesilisa ubhudi uhlezi phansi uyelule ingalo bamthatha umfutho wegazi kukhanya kukhona okungahambi kanhle ngofutho kungenzeka ophezulu umongikazi uyacebisa ubhudi ukuthi kumele enzeni ukuze wehle umfutho wegazi

Obaba abane ababonakala befundisana ngosizo lokunceda ngokuphangisa lapho sokuvele ingozi, phecelezi esiyibiza nge "first aid".Babonakala bezimisele kakhulu ukuthi bathi mabephuma phandle behlangana lengozi basize.

Abezempilakahle sebakunanzelela ukuthi abanengi abantu bayahlaselwa yisifo senqondo. Akukhathalekile uthatha izidakwamizwa kumbe hayi, impilo esesiphila kiyo sihlangana lezimo ezinzima ezicina zisenza abantu babe lesifo sengqondo. Bazama ngazo zonke indlela ukufundisa abantu indlela zokuziphilisa

Amadoda amabili akhanya eyizifundiswa akhanya eyizisebenzi zempilakahle bagqoke amasudu aluhlaza okwesibhakabhaka kukhanya kukhona obekufundwa ngoba omunye uphethe isithupha asithole ngemva kokufunda.

Amaphilizi awetshukela lawa abaluleke khakhulu ebantwini abagula umkhuhlane wetshukela ngumkhuhlane othi nxa ungabe usulawo nxa usuqalile ukuphuza amaphilisi awumi abantu kumele bakufundiswe ukuthi imikhuhlane enjengaleyi amaphilisi akhona ungaqalisa ukuwanatga awumi

Osomapolitiki bengenela endabeni zezempilakahle lokufundisa abantu ngendlela yokuziphatha. Lokwandisa ulwazi ngendlela yokuziphatha leyokuzivikela .Lokwandisa imithi emphakathini yabantu .

Ibhakani elikhulu elilemfanekiso yabantu elikhanya liyagqugquzela ngokwezempilakahle likhuluma ngokuthi akekho okumele asale ngaphandle engatholanga ukwelatshwa wonke umuntu ulelungelo lokuthi athole zonke izinto azifunayo emtholampilo

Izikhulu ezisebenza kuhlangothi lwezempilakahle bahlale phansi benza umhlangano kukhona abafuna ukuthi bacebisane ngakho langendlela abafuna ukuthi baphakamise ngayo ugatsha lwezempilo .

Amankazana agqoke okumhlophe. Okubukeka eseklasini. Elalele umbalisi ebafundisa ngento ethile. Ngingaze ngicabange ukuthi babafundisa ngezinto ephathelane lobufazi. Ungathi babafundisa ngezinto zabomama.

Abantu besifazane bayakhuthazwa ngaso sonke isikhathi ukuthi baye kwezomtholampilo, bayehlolwa, isifo somdlamvuza, phecelezi, icancer. Ejwayele ukuhlasela abantu besifazana, ikakhulu emabeleni kumbe esibelethweni. Iyacatsha. yona ingabonakali. Yikho bekhuthazwa ukuthi bahlale besiyahlolwa. Ukuze ibonakale, kusaselesikhathi. Yelatshwe.

Izigulani lazo zilawo amalungelo ezibhedlela ezinengi bayawabeka emdulini ukuze bonke abantu babone .Abangaziyo ukubala bakhona abantu abasebenza ukuchasisela izigulani ngamalungelo abo ukuthi bangavumi ukuhlukunyezwa ngabomongikazi kumbe ngabodokotela .

Ezibhedlela kuqakathekile ukuthi kube lendawo zokuhlala ukwenzela ukuthi izigulane zingami isikhathi eside kodwa babebehlezi nxa besalindele ukuthi bayengena kubodokotela. Kuyinto enhle kakhulu eyokuthi banakakelwe nxa besezibhedlela.

Imithi yamajekiseni emibili lamanzi awokucleaner. Amanzi alomuthi wokubulala izibungu okubulala amagcikwane.

Abantu abanengi sebehamba ngezimota, abasebenza ezibhedlela abaguli. Sokudingakala ke indawo eyokuthi imota zifike zipakwe zimiswe ngendlela efanele ngakho sokudwetshwa lendawo kubeligceke elidwetshiweyo indawo zokuthi imota zimiswe khona.

Esibhedlela sibona umama eqeda kuthola umntanakhe bemi lobaba wengane uyayidlalisa ingane umongikazi umile lapho eceleni kukamama ujabulile ukuba usesize umama wathola umntanakhe. Bonke babukeka bethokozile bejabulele umntwana ozelweyo.

Omama abathathu abahleli esibhedlela kukhanya ngomama abavalelweyo abagulayo namuhlanje kulezethekeli ezibavakatseleyo zibaphathele amaphasela ukuze zibajabulise ukuthi babone ukuthi kulabantu ababathandayo lanxa begula.

Kuhle ukuthi amagceke esibhedlela abe ngamagceke amahle, ahlanzekileyo, ukuze labantu abangena khona babe lamahloni okutshiya lindawo ingcolile, ngoba nxa kungahlala kungcolile kungathelela abantu izifo ezinengi okumangalisayo. Kulemota ezimileyo egcekeni lesibhedlela.

Imota zokuthwali ziguli kwamanye amazwe ziyashota uthole zizincani impela abantu bahlukumezeke lapho sebehlangabezane lokuthi kufanele baye esibhedlela ngokuphangisa. Abanye bagcina bebathwala ngezinqola ,abanye njalo bebabhabhula emhlane kusuka kube nzima ma ama imota lezi zingatholakali.

Omama bagone abantwana babo, bebaphethe ukuba bangene balatshwe, basemzileni. Imizila iyasika ibe minengi ezibhedlela kudanise ke ukuthi usufikile uthole ukuthi umuthi othile owudingayo kumbe ijekiseni ethile oyilandileyo uzwe sekuthiwa ayikho, usucithe amahola lamahola ulinde ukusizwa.

Omama benzile ngobunengi babo bephethe abantwana kukhanya namhlanje lusuku lokuhlabisa abantwana kuqakathekile ukuthi omama bakuqakathekise ukuthi abantwana babo kumele balatshwe ngoba bavikeleka emikhuhlaneni eminingi eyingozi

abantu ababili bakhanya balungisa izinto zokuvala amakhala, lezi zinto kungenzeka balungisela izigulane nxa zifika baziphi bazivale imlomo lamakhala ukuze bangathelelani izifo ezithelelwana ngokuphefumula

Usebelethile umama uhlezi phezu kombheda wesibhedlela . Udokotela ubezile ukuzohlola usane kumbe khona eletha usane ngemva kokuthi umama ubelokhe elele engakaluboni usane . Udokotela uyabobotheka ngoba uphethe into enhle ,uphethe udokotela wakusasa .

Odokotela esesibhedlela esibukeka siyisibhedlela esikhulu efake isifonyo ezivalile ukuze angatheleli abanye angabe elawo or athathe imkhuhlane abanye abangabe belawo. Siyalibona ke ibhakede lokulahlela izibi eliluhlaza okwesibhakabhaka muva kwakhe okubonisa ukuthi kuhlanzekile ke lapha kulesisibhedlela.

Esibhedlela nsukuzonke ekuseni nxa omongikazi bentshintshana baqala babe lokuyimhlangano okufitshane betshengisana ukuthi abaphumayo basebenze njani betshengisana leziguli ezingene ebusuku ukuze bazazi bebonisana lokuthi lezi azithatha iphi imithi lezi azithatha iphi imithi benza lokhu okuthiwa ngesilungu yi handover takeover.

Umuntu wesifazana osebenza ekhemesi ugqoke ingubo ezimhlophe uphethe ugwalo esandleni esinye isandla silungisa amabhokisi emithi kugcwele imithi eminenge eyehlukeneyo eyiyona ayithengisela abantu abagulayo.

Iqula lezempilkahle kukhanya ngodokotela labanye abasebenza esibhedlela besokusiba lomfundisi. Abezempilakahle kulabanye abagqoke amajazi amhlophe besokusiba lamadoda agqoke amasudu emuva lomfundisi ugqoke ijazi lakhe elide wasebopha ngebhanti lakhe eliyibubende.

Lapha sibona umuntu osebenza endaweni okuthengiswa khona amaphilisi eyi mhlobo mhlobo siyayibona nje amabhokisi angikhona laphayana Imihlobo eminengi lembala emnengi okuchaza khona ukuthi ngamaphilisi emhlobo angafaniyo . lomuntu wakhona osebenza khona ugqoke kahle kakhulu ibhatshi lakhe elimhlophe okubonisu kuthi usebenzu msebenzi owuthandayo .Kufuneka nxa usebenza umsebenzi uwujabulele.

Odokotela bayenza umsebenzi omuhle kakhulu umsebenzi oncomekayo kuyadingakala ke ukuthi la abahlala khona bahlale labantu ababaphatha ngendlela yokuthi bahlale imicabango yabo isendaweni elungileyo ukuze bengakhathazeki lapho kufanele bahlize umuntu. Umuntu uyaya esibhedlela esiya hliza umuntu inhliziyo ehliza umuntu izinso konke lokhu

Umuntu okhanya ebambe ihlombe. Okutshengisa khona ukuthi kulobuhlungu abuzwayo ehlombe,. Ngalezi insuku, abantu. bayagula bebulawa ngamathambo. Kuqakathekile ukuthi abantu bathole imithi yamathambo.

Bayafundiswa ke omongikazi labodokotela ukuba lapho ma behlinza umuntu bonke nje batholakale inqondo yabo isentweni eyi one abayabe beyenza. Lapho udokotela eqhuba isandla, umongikazi ufanele abe kwazi ukuthi umnika isikhali sokuthi ayenzeni njalo kubalulekile ukuthi kungabi khona into ebaphazamisayo ukuze bengaphazamisi ekuhlinzeni umuntu.

Abezempilakahle bayanakekela bonke abantu abangabe begula izifo lezi ezingomahlala lazo izifo ezifana lomkhuhlane wetshukela benza ngazo zonke indlela ukuthi bafundise abantu abalalesisifo ukuthi kumele baziphathe njani njalo benzeni ma sebethe bahlaselwa yiso.

Bakithi kuqakathekile ukuthi sizinakekele imizimba yethu yebo syabe sikujabulela ukukhuluphala kwemzimba kodwa kuhamba kuphethe izinto ezinengi uyaphatha isifo soMdlavuza kumbe iMvukuzane e ehlasela umtshaza siphende njalo esiswini lapha izinto zingahambi kahle abantu abazinakekele baziphathe kahle badle kahle.

Ngalezinsuku kuqakathekile ukuthi abantu bazinakekele, abantu baphinde bazivoxavoxe baphinde futhi bahambe beyehlolwa bakhangelwe imzimba amathambo ngoba isifo samathambo sesibhahile. Abantu baba lobuhlungu bamadolo, babelobuhlungu bentamo, babelobuhlungu beqolo. Konke lobo kodwa nxa uthe wahamba kusesemasinya ulakho ukukuvikela.

Abantu nxa besiya beguga babalesifo samathambo. Amathambo, ikakhulu awomgogodla. Liyagoba lalo, lilandele ukugoba komuntu. Amanye awamadolo, kumbe awemlenze lawo, ufice esedlekile. Kuqakathekile ukuthi nxa sisaqinile, kube lemithi esiyinathayo. Esincedisa ukuthi amathambo ethu lawo ahlale elokhu eqinile.

Kuyesabeka khonokhu ukuhlinzwa komuntu, kodwa kuyasiza, Kubasizile abanengi. Behlinzwa. Behlinzwa izinhliziyo, banhlizwa izinso. Bahlinzwa amathumbu. Kuyethusa khona ma bekutshela ukuthi isihlobo sakho siyahlinzwa, kodwa baningi kabi, asebesizakale, ngoba behlinziwe.

Ukuhlinzwa kuyinto esivamile kulezi nsuku. Bakhona abantu abangakuthandiyo ukuhlinzwa, bakhona njalo abangakusabiyo, bakhona njalo vele abathi bayala ukuthi abangeke bahlinzwe loba sekutheni. Bafise ukuthi bazozinathela lawo maphilisi anathwayo makudlulile ma kuvumile kuvumile ngoba bayesaba khona ukuhlinzwa.

Kuqakathekile singangabantu ma siphila ukuthi sihambe ezibhedlela siyehlolwa aboBP, siyohlolwa abotshukela. Sihlolwe nje emzimbeni loba uyabe ungaguli kodwa uhambe uyebona ukuthi uphila nje uhamba ulani yini esingakukhathaza kumbe yini ekukhathazayo laloba ungakabuzwa ubuhlungu

Umama lobaba ababonakala besemsebenzini, ongatsho ukuthi omunye ngudokotela omunye ngumongikazi. Bancedisa isiguli esilele embhedeni, ngokusifaka ama drip lama injection.

Abantu abathathu owesifazana lomunye okhanya engudokotela kanye lomunye eseceleni kowesifazana okungaba ngumnyeni kalumama owesifazana ugqoke ingubo ezimnyama udokotela ngale ugqoke amagilovisi amhlophe ugqoke lesifonyo ukuzivikela ukuthi bengathelelani imikhuhlane.

Bakithi kuqakathekile ukuthi nxa siphila sibe lendlela esiphila ngayo . Ezinye izinto esidlayo kumbe esizenzayo ziyasilimaza empilweni. Kumele sibone ukuthi sidla kuhle njalo siyanatha amanzi, siyazivoxavoxa , siyavikela imqondo yethu ekuhlaselweni yizifo zengqondo siphume ezintweni ezimbi.

Umuntu ongumlungu ogqoke isikipa esimhlophe ubambe isandla. Isandla esigcwele imithambothambo okutshengisa ukuthi kukhona okungahambi kahle ngalesisandla udinga usizo lokuthi elatshwe kungaba sesibhedlela.

Udokotela ephethe okubukeka kuyisithombe esibonisa umgogodla engathi uchazela umama ohleli embhedeni ukuba kuhamba kanjani ngempilo yakhe. Udokotela ubukeka ethobekile lomama emamele lokho okutshiwo ngudokotela.

Isifo samehlo sesijwayelekile sesisinengi ebantwini abantu abanengi sebebulawa ngamehlo angazi kumbe ngomakhalekhukhwini esibasebenzisayo kumbe njalo yiwo lamalephuthophu asetshenziswa emsebenzini ubaba uzile laye namhlanje ukuzohlolwa amehlo kukhanya uphethwe ngamehlo.

Imibhaloo ebhalwa esibhedlela ebonisa indlela oyithathayo ma ungena njalo eminye ibonisa ukuthi imikhuhlane ungasizakala ngani kanjani eminye njalo iyabe inikeza ingcazelo yemikhuhlane.

Udokotela othatha isiguli sakhe igazi ufuna ukukhangela ukuthi isiguli singabe siphethwe kuyini njalo singelapheka kanjani. Isiguli sigqoke impahla eziluhlaza okwesibhakabhaka udokotela ugqoke impahla ezimhlophe.

Okunathwayo okulempilo okuvikela isifo setshukela. Kuyasiza kakhulu ke ukuthi ma abantu bephiwa amacebo okuzivikela balandele. Kodwa kuyasuka nje abantu bathande ngendlela okunambitheka ngayo, hayi ukuthi kusisiza ngani emzimbeni.

Siyayibonga imfundo eyafikayo yaqeqetshisa abodokotela kunye lemitshini eyafikayo ukuthi manje abantu bathola ukulatshwa kalula. Ukufakwa amagazi, ukuthathwa amagazi, ukufakwa abo drip konke kwenziwe kwaba lula ngenxa yemtshini eyafikayo. Siyayibonga kakhulu.

Umongikazi esibhedlela efaka isiguli sakhe idrip. Kubonakala isiguli silesivakatshi esibuye ukuzosibona.

Kuyasiza ke ukufaka isifonyo kuyakuvikela ekuthini uthelele abanye umkhuhlane ongabe wena ulawo kumbe uthathe umkhuhlane abanye abangabe belawo, kuyasiza njalo ukuthi nxa usendaweni elamakhemikhali (chemical) engakulimazi esifubeni engakungeni emakhaleni esiyalimaza umzimba.

Odokotela nxa behlola abantu bayathatha izicubu kungabaligazi, kube ngumchamo kube yisikhwehlela. Konke lokho nxa sebethe bakuthatha bakuhambisa e laboratory lapho okugika. khina kuhlolwe babone ukuthi umuntu lowomuntu ubulawa ngumkhuhlane bani.

Ezindlini zokwenza uncwaningo phecelezi emalabholethari, kuqakathekile ukuthi kuhlale kulempompi ephuma amanzi ahlambulukileyo kuphinde kube lesepa futhi abantu abageza ngayo izandla ngoba emveni kokubamba lezo zicubi kumele umuntu ageze izandla.

Indawo lapho okwenziwa khona imithi lendawo lapho abantu ahlolwa khona ukuba bakhathazwa yini. Lapho okutholwa khona okuyikho okuhlupha umuntu emzimbeni okuyikho okugulisa khona, okugulisa umuntu, yindawo ke la okuhlolwa khona lemithi phecelezi i"Laboratory".

Ubaba osekhula khulile indoda ejiyileyo egqoke iyembe ebomvu ulungisa umtshina omhlophe olezibukwanyana nje ezikhazimulayo uyawu tshila tshila.

Imishini emikhulu etshiyeneyo esetshenziswa lapho okuhlolelwa khona abantu, lokuhlolelwa khona imithi, lokuhlolelwa khona ukuthi lowo umuntu engabe ephethwe yini, lokuhlolelwa ukuthi lowo umuthi ungabe ungowokulapha ini .

Isigubhu somuthi osetshenziswa lapho okuhlolelwa khona imithi. Isigubhu esimhlophe esincanyana esibhalwe ngamabala amnyama sanamathiselwa iphepha elimhlophe elibhalwe langamanuye amabala amhlophe lapho okufakwe khona isitampa esiluhlaza okwesibhakabhaka.

Indawo yokuhlolela abagulayo. Nanku lombheda ukuthi lapho ma uhlolwa ugade kuwo bakuhlole lezitulo zokuhlala kunye lezinto zokufaka injection letafula kokubhalela.

Umtshina otholakala endlini yokwenza ucwaningo phecelezi ilabhorethari, leyi yiyo imtshina abayisebenzisa ukupheka ukuze bathole izifo phakathi kwezicubu eziyabe zithethwe ebantwini.

Endlini yokwenzela izicubu kuqakathekile ukuthi ihlale ivaliwe futhi akusiwoyona indlu engena loba ngubani, kungena kuphela izisebenzi zakhona kumbe bonabo abenza izicubi ngoba bayabe besabela ukuthi kungangena loba ngubani bayacina bengena lamagcikwane impumela yabo ingasebimihle.

Eminye yemitshina etholakala eLaboratory. Lapho okuhlolwa khona izicubu. Odokotela bayathatha abantu igazi. Kumbe bathathe umchamo. Kumbe bathathe isikhwehlela. Kwesinye isikhathi, basike iqatha lomuntu. Balihambise eLaboratory. Liyehlolwa.

Imbodlela emhlophe ebhalwe ngamabala abomvu lamnyama kanye lamhlophe . Imbodlela le phansi ilombala oluhlaza okwesibhakabhaka oqumayo. Phezulu Ilombala obomvu . Kukhanya iphathela eminye ye mithi esetshenziswa emalaboratory lapho becubungula khona izicubu

ezibhedlela sokutholakala imitshina emkhulu kakhulu esetshenziswa ngo dokotela laba abenza ucwaningo lwezicuku eziyabe zithethwe ebantwini bayathatha igazi bathathe isikwehlela bathathe umchamo bahambise ema laboratory lapho abafika baphenye bapheke baphengisise ukuthi ungabe umkhuhlane bani otholakala phakathi kwaleso sicuku esithethweyo konke lokhu kwenziwa e laboratory

Omongikazi labodokotela bebhizi behlola umntwana, befuna ukubona ukuba yini kahle kahle emphetheyo, ukube bekwazi ukuba kwiyini okumphetheyo, bayamthathi gazi, bambambile ngoba kubabuhlungu ma uthathi gazi "and" abantwana bayakwazi ukukulwisa, ukulwis 'udokotela ngapha yena ebasiza.

Siyakhuthaza ke ukuthi emakhaya ethu sihlale silalo leli ibhokisi eligcina usizo lokuqala lokuthi umntwana engalimala noma ngumuntu omdala noma ngumuntu onganani engalimala aluthole usizo engakahanjiswa ezibhedlela engakahanjiswa kubo dokotela kodwa ebe elutholile usizo.

Ezibhedlela zikhona indawo ezikhethekile okwenziwa khona ucaningo phecelezi ama leboratary abantu bayathathwa igazi bathathwe imichamo bathathwe loba yisiphi isicubu siyehlolwa kuleyo ndawo ma befuna ukudingisisa ngezifo ezingabe zikulowo muntu

Udokotela ubonisa omongikazi into ethile ephetshaneni lakhe aliphetheyo udokotela ugqoke ijazi elimhlophe ama "nurse" agqoke ijazi eliluhlaza okwesibhakabhaka bonke balama phetshana alengayo alamabizo abo.

Ukwelatshwa ayisikho ukuthi kufuna imithi lamanjekishini kuphela . Kwesinye sikhathi kuyadinga ukukhuluma kweluleke umqondo womuntu ukuze umuntu aphole njalo engahlangabezani lokugula kwengqondo ngokwelulekwa. Kubalulekile ke ukuthi kuhlalahlale abantu kukhulunyiswane lalaba abafundele ukweluleka ingqondo.

Asekhona amakiliniki azimele wodwa alusizo lawo lawa makilinika ikakhulu ebantwini abenelisa ukuthi babhadale bayahamba loba yisiphi isikhathi kungaba sebusuku kungaba semini futhi bona bayaphangisa ukuthi belaphe abantu .

Umama oqeda kubeletha elomongikazi wakhe umongikazi emcebisa ngendlela okufanele aphathe ngayo umntwana, njalo emnikeza umntanakhe embonisa ukuthi umntanakhe uphile kahle njalo emfundisa ukuba amphathe njani athole ke lempilakahle amtshela lamanjekishini okufanele awathole.

Abesifazana labesilisa okukhanya kungabodokotela .Abanye bagqoke ingubo eziluhlaza okwesibhakabhaka abanye bagqoke amajazi amhlophe okutshengisa ukuthi ngabodokotela baphinde bafaka amabizo abawagaxe entanyeni .

Abantwana ababili umfana lenkazana, umfana ulale insimbi kaDokotela ahlala ayigaxile uyafaka laye elungisela udokotela emzimbeni wenkazana elalela ukuba kungabe kutheni ke unkazana bayalingisela bayadlala bedlala belingisa ukuba yisiguli lokuba nguDokotela.

Kuqakathekile ukuthi esibhedlela endlini lapho okulala khona abantwana abagulayo kube yindlu ehlanzekileyo, elamafasitela amanengi ahlala evuliwe njalo kube lezingubo ezikhudumalayo ukuze abantwana bangagodoli ebusuku.

Omama asebezabeletha. Omama laba bayabe belindele khonukuthi isikhathi sifike uthi laphu qhamuka uzwe ngemikhosi ngoba umhelo ubuhlungu kodwa ke omama lokho abaku akubi yinto ebavimbayo ukuthi batholabantwana kodwa ke umuntu wonke ofika kuleyondawo uyabe ekhala isimayemaye.

siyasisuke sibe lethemba masithwalela abathandiweyo bethu esibhedlela nxa begula kubabuhlungu nje masesihamba ukuyababona sibathola belele laphayana bengelamandla okwenza lokhu esijwayele ukubabona bekwenza kufanele ukuba sibavakatshele kube futhi buhlungu enhlizweni ma sibabona belele

Odokotela imisebenzi yabo isilula ngenxa yemitshina abayisebenzisayo imitshina le bayisebenzisa ukuhlola eminye baphinde bayisebenzise ukwelapha konke lokhu kwenza imisebenzi yabo ibe lula.

Ezibhedlela lakho kuqakathekile ukuthi lakho kube lemiqando phecelezi ama fridge ngoba ikhona eminye imithi okungamelanga ihlale endaweni engaqandiyo eminye yakhona ikakhulu amanjekiseni kumele ahlale emqandweni ukuze asebenze kuhle.

Umtshina osetshenziswa ngodokotela ulombala omnyama , umtshina lo angazi ukuthi odokotela bawusebenzisa ukwenzani , bengawusebenzisa ukwelapha kumbe bawusebenzise ukuhlola , kodwa ukhanya ungomunye womtshina oqakathekileyo ukuthi ubekhona esibhedlela

Odokotela ukuze belaphe abantu kahle, kuyadingeka ukuthi babe lemitshina yonke edingekalayo, kungabe ngumtshina oncedisa ukuhlola izifo kumbe kungaba yimtshina ebancedisa ukuhlola. Yonke imitshina iqakathekile kakhulu ukuthi itholakale ezibhedlela.

Umtshina osetshenziswa ezibhedlela obizwa phecelezi nge Ex-ray. Osebenzisa ukubona ukubana kumi njani ingaphakathi yomuntu, uyasiza ke lo mtshina kakhulu ngoba kwesinye isikhathi umuntu uyabe efuthelwa lingabonanga ukuthi kuhambe njani kodwa engafika lapho kuyabonakala ukuthi uyenze kanjani loba ephukile kumbe kuphume okungekho rayithi esifubeni.

ngaso sonke isikhathi abezempilakahle kubakhona isikhathi sokuthi nxa bethe basebenzisa amathuluzi abo bawathathe beyewagezisa beyewahlanza ukuze ahlambuluke batshise zonke izinto ezingabe zinamathele amagcikane akade engabe ethe asalela ngesikhathi behlinza abantu kumbe besebenzisa lawa mathuluzi

Imitshinitshini-design eminengi etshiyeneyo, esetshenziswa eziibhedlela. Okwenza kubelula ukuthi bathole ukuthi umuntu engabe egulani. Eminye ngeyokupompa igazi. Eminye ngeyokubona ukuthi kuyini okuphethe umuntu.. Eminye njalo ngeyokukala isisindo somuntu. Yimitshini nje eyabe iminingi ishiyene, etholakala ezibhedlela.

Imota yokudlalisa yabantwana elithanga encanyane elamavili amnyama, ebibonakala nje ukuthi umntwana ubedlala wayitshiya eceleni kwekhabethe lokufaka izigqoko.

Izigero ezithile ezinengi nengi ezitshiyeneyo ezisetshenziswa ezibhedlela konke kukhandwe ngesiliva. Okunye kufakwe irabha emnyama konke kungokwezibhedlela kusetshenziswa lapho umuntu e opharethwa noma kukhangelwa phakathi komzimba womuntu.

Elinye lamathuluzu elisetshenziswa ngodokotela ezindlini zabo bayabe besika ngalo umuntu oyabe efakwe isamende kungabe ngumuntu oqamuke unyawo kumbe oqamuke umbala ukuze bakhiphe lesiyana isamende nanti ithuluzi abalisebenzisa ukusika leso samende.

Leyi yijekiseni, ehlatshelwa ukuhlela imuli. Ukuthi umuntu ma ethola abantwana bakhe ebathole ngendlela yokuthi bayatshiyana. Uyakwazi ukubakhulisa kahle ebizwa kuthiwe yidepo. Kuyenzeka ke abanye ibavume abanye ingabavumi.

Abantu behleli endaweni bayakhuthazwa ukuhamba ukuyanikela ngegazi . Laba abntu abaphila kahle abangela mikhuhlane abakwazi ukunikela ngegazi labo bayakhuthazwa ke ukuba bahambe ezibhedlela, emakilinika beyebhalisa ukuthi bayafuna ukunikla ngegazi labo ukuze labo abethi nxa begula beshota ngegazi baliohiwe.

Amathuluzi amahlanu abekwe phezu kwephepha eliluhlaza okwesibhakabhaka amathuluzi la alembala emhlophe lombala oluhlaza okwesibhakabhaka kuphinde kube lombala obomvu kuphinde kube longathi ulithanga asetshenziswa ngodokoteka labomongikazi

Intambo ethatha umuthi kudrip isiyawungenisa emuntwini oyabe ephathekile ungenisa kusiguli yintambo emhlophe elokulithanga lokuluhlazanyana lokuluhlaza okwesibhakabhaka.

Amathuluzi asetshenziswa ngodokotela ikakhulu odokotela abahlola indlebe ,alombala omnyama aphinde abe lombala ocazimulayo, odokotela bayafaka lumcijwana phakathi kwendlebe besebefaka ilihlo ukuze babone ukuthi kwenzakalani endlebeni.

Amagabha amane awokufakela imithi loba amaphilisi loma yini ekusesibhedlela elinye lakhona limnyama elinye liluhlaza okwesibhakabhaka elinye libomvu elinye lilithanga

Elinye lamathuluzi asetshenziswa ngodokotela, bangabe belisebenzisa ukwelapha kumbe belisebenzisa ukuhlola. Leli thuluzi lilombala omhlophe liphinde libe lombala oluhlaza okwesibhakabhaka, libe lombala olithanga. Leli thuluzi ngodokotela kuphela abazi ukuthi lisebenzani.

Ibhakede elilithanga elilamavili amnyama elivame ukusetshenziswa lapha abantu becleaner. Liseceleni komtshini omkhulu omhlophe obhalwe ngamabala abomvu laluhlaza.

Indodolo zokuhamba lapho umuntu ephukile noma yisiphi isizatho esimenza engakwazi ukuzihambela kahle uyakwazi ukusebenzisa lezinto lezi ukuze akwanise ukuhamba .

Ibhokisi lokuthwala imithi , ibhokisi elimhlophe elokuthwala imithi elilamavili othi lapho ma uhamba ungena lapha lalapha uyalifuqa nje , uhambe nje ulifuqa lizihambela lizihambela alisindi , lenza kube lula ngoba lithwala into ezinengi ngesikhathi esisodwa

Ithekhinoloji iyasiza kakhulu, sekulemitshina eminengi esiza indlela ezitshiyeneyo. Okunye kuyenza odokotela nje ukuba kubelula ukuba bahlole igazi behlole lemikhuhlane eyabe isegazini. Manje siboniswa umkhuhlane, siboniswa umtshina osebenziswa kwezinye izibhedlela ekusizeni abantu

Sokunemishini eminengi yokuzivoxavoxa njalo abantu bayakhuthazwa ukuba bazivoxavoxe. Okuhle yikuba lemishini yokuzivoxavoxa iyabonisa ukuthi uyehle kangakanani emzimbeni loba ukhuphuke kangakanani emzimbeni wakho. Kuyasiza kakhulu. Bayakhuthazwa ke abantu ukuthi bazivoxavoxe.

Ibhokisi elimhlophe elibhalwe ngamabala aluhlaza okwesibhakabhala lilabantu ababili abatshengisa umgogodla kanye lembambo. Umuthi ophakathi kwaleli bhokisi usiza ngokuqinisa amathambo.

Amanjekisheni amabili, aphethwe ngomongikazi ababili. Omunye ugqoke amaglavusi abomvu. Omunye wagqoka amaglavusi aluhlaza, okwesibhakabhaka. Baphethe imitshana, lamanjekisheni akhona. Okuhlaba, besiza abantu.

Umuthi wabantwana osebhodleleni elincane ofanekiswe umntwana. Kubalulekile ke ukuthi umuthi lo unathwe ngendlela obhalwe ngakhona ukuba unathwe njani kumbe ngendlela udokotela ayabe achaze ngakhona ukuthi unathwe njani, langezikhathi lapho okufanele umntwana a

Abantu abangobaba bayasuka bazisole esithweni sabo sobubaba ukuba sincane bacine ke benatha amaphilisi. Kodwa ke lokhu kuvame ukuthi kungakhuthazwa ukuba bakwenze ngoba kusuka abe lemthelela omubi emibi emuntwini ongubaba, lemthelela emizweni yakhe.

Ibhokisi elilombala omhlophe libuye libe lombala obomvu liphinde libe lombala oyakunsundu, lelibhokisi libhalwe ngamabala abomvu. Ibhokisi leli likhanya liphathela umuthi owehlisa ukukhuluphala. Kukhanya kulamaphilisi phakathi aqeda ukukhuluphala.

Ibhokisi elimhlophe liphinde libe lombala obomvu. Lapho okulombala obomvu libhalwe ngamabala amhlophe lapho okulombala amhlophe libhalweabomvu liphinde libhalwe ngamabala amnyama. Eceleni kwalo kukhona amaphilizi abekiweyo. Amaphilizi akhona akhanya alitshumi phakathi kwephetshanyana lakhona.

Amabhokisi amanye alombala olithanga aphinde abe lombala oyibubende amabhokisi amanye alombala omhlophe aphinde abe lombala olithanga abhalwe ngamabala amhlophe lamabala amnyama aphathela amaphilizi okuqeda ubuhlungu.

Ibhokisi elimhlophe elibhalwe ngamabala aluhlaza okwesibhakabhaka laphinda labhalwa futhi ngamanye amabala amnyama. Eceleni kwebhokisi kulamaphilizi, amaphetshana amabili besekusiba lebhodlela elinsundu elilesivalo esibomvu.

Kuqakathekile ukuthi njengoba sesiya esikhathini samakhaza abazali bahlale belemithi emakhaya eyokukhwehlela, imithi yemvimbano, imithi yezihlabo ukuze nxa abantwana beqala ukugula leyo imithi itholakale masinya, kodwa okuqakathekikeyo yikuthi abantwana bagqokiswe bakhudumale.

Ibhokisi elimhlophe elilembalabala eminengi esingatsho nje sithi liyimchilo wamakhosikazi. Elingaba lomuthi phakathi kumbe amaphilisi. Ayasiza wona amaphilisi lemithi yesimanjemanje abantu bayasinda ikakhulu ma bethatha ngendlela abalayelwe ngakhona ngudokotela.

Umuthi wesikhiwa osemabhokisini amathathu lebhodlela elilodwa elisundu elilamabala abomvu lalithanga. Ibhodlela elikhudlwana nje elilomuthi wesilungu lamabhokisi atshiyetshiyeneyo amathathu esingakubala sithi yimithi emine.

Imithi yesimanjemanje emibili lamabhokisi amabili alombala omhlophe wabhalwa ngamabala abomvu laluhlaza okwesibhakabhaka lamnyama. Amabhokisi akhona akhanya emade. Umuthi wakhona ukhanya kuyilo owokuthambisa lapho okungabe kubuhlungu khona.

Imithi yezinyamazana efakwe emaphepheni atshiyeneyo ngokwembala amanye aluhlaza okwesibhakabhaka, amanye aluhlaza okotshani, amanye abomvu, amanye alongumbala osabomvu amanye ansundu

Ibhokisi lomuthi wokuhlikihla lapho oyabe usizwa khona inhlungu. Libhalwe ngamabala amhlophe lona lingamabalabala. Lilamabala aluhlaza, lilebala elikithanga. Lilamabala aluhlaza okwesibhakabhaka laluhlaza okotshani.

Amaphilizi ayasiza wona kakhulu kodwa njalo ayabuya abe lokuhlukumeza umzimba ngendlela ethile athi lapho elapha okunye kodwa evuselela okunye kodwa laloba kunjalo akufanelanga ukuthi lowo owaphiweyo awayeke.

Amambodlela amane aphathele amanzi asetshenziswa ngodokotela ukufaka emzimbeni yabantu ababuya sebegula kakhulu bangasela mandla. Eyinye ilombala oluhlaza okotshani, eyinye ilombala olithanga, eyinye olombala oluhlaza okujiyileyo iphinde futhi kubeleyinye olombala oluhlaza okwesibhakabhaka.

ngesikhathi sehlobo kunengi okufikayo kubambe abantu kube yimkhuhlane eminenginengi lowu ngumuthi osizayo ekubanjweni yizinto ezithile okunye ku khozwa yikuhluma kwezihlahla oknye ku khozwa yi kudla okuyabe ukudlile kodwa kungahambisani lawe eceleni okubizwa kuthiwe allegy

Amabhodlela amane, phakathi kwawo kulo muthi ongamanzi. Amabhodlela la alembala emithathu, alombala oluhlaza okwesibhakabhaka, abelombala oluhlaza okotshani abesesiba lombala okhanyelayo. Abhalwe ngamabala amhlophe, abhalwa ngamabala aluhlaza okwesibhakabhaka, abhalwa ngamabala amnyama.

Umuthi wesimanjemanje osebhokisini elimhlophe. Wabhalwa ngamabala amnyama labomvu lalithanga. Linjalo lilawo umbala oluhlaza okwesibhakabhaka kwafanekiswa udoli ongumntwana.

Ibhokisi elimhlophe phezu kwebhokisi kulombala oluhlaza okwesibhakabhaka besekusiba lomfanekiso wamaphaphu otshengisa ukuthi lo umuthi welapha ukukhwehlela. Kuqakathekile ikakhulu ngalesi isikhathi sesiya kusikhathi samakhaza ukuthi le imithi itholakale ekhaya ukuze abantwana nxa beqala ukuhlaselwa yikukhwehlela bahle belapheke masinya

Amaphilisi asebhokisini elilombala omhlophe obhalwe ngamabala abomvu. Amaphilisi agcineke kahle. kakhilu kulesitikitana sephepha elithi ma usivula nje kungavuleki wonke kodwa kuvuleke ngalinye ngalinye lelo oyabe uhlose ukulinatha ngaleso skhathi.

Isandla esikhanya siphethe imbodlela encane elomuthi phakathi imbodlela le ilomabala abhalwe aba mnyana ephepheni elimhlophe imbodlela le ilombala onsundu.

Ibhokisi elimhlophe elibhalwe ngamabala amnyama liphinde libe lombala omnyama lombala ongathi uba bomvana liphinde libe lembodlela eceleni eyiyona ehlala phakathi kwebhokisi Limbodlela iphethe umuthi wamehlo ilesivalo esibomvu

ibhokisana elincane elimhlophe phansi libo lomzila oluhlaza okwesibhakabhaka liphinde futhi libe lombala obomvu lelibhokisi libhalwe ngama bala amnyama kwalo kulama philizi alitshumi.

Ibhokisi elimhlophe, elilombala obomvu. Liphinde libhalwe ngamabala aluhlaza okwesibhakabhaka. Eceleni kulephakethe elicazimulayo. Eliphathele amaphilisi alitshumi.

Amafutha okuthambisa sebuya eyimihlobohlobo eminengi, njalo abantu bayathakazelela ukutshintshatshintsha bedinga lawa ahambelana lesikhumba sabo. Lapha ke sibona umuthi wokuthambisa osembodleleni emhlopho ebhalwe ngamabala aluhlaza.

Amabhokisi amane awomuthi wabantwana efanekiswe abantwana ngaphandle. Elinye libomvu elinye liluhlaza okwesibhakabhaka, elinye limhlophe elinye lilithanga. Wonke abhalwe ngamabala amnyama labomvu kunye lalithanga.

amabhodlela amahle afakwe umuthi wezinso okumele ukuthi umuntu uma engabe egula umkhuhlane wezinso kubalulekile kakhulu kwezinye izikhathi ukuthi ma ungaba ufaka umuthi emabhodleleni uwafake emabhodleleni amahle kukanti loba muntu ewabhekile ezwe efuna awunathe ngamabhodlela ubuhle bawo

Ibhokisi elilombala oluhlaza liphinde libelombala olunsomi. Lelibhokisi libhalwe ngamabala amnyama. Eceleni kulembodlela ensundu elombala ofana lebhokisi. Imbodlela le ilesivalo esimhlophe.

Amafutha okuthambisa umlomo ayenziwe ngenhlaba. Inhlaba liyathandiwa kakhulu ngabantu ekuthambiseni lekwelapheni ezinyizinto. Not abantu kuphela abanye bayaluthelela lenkukhu ukuze zingabanjwa yimikhuhlane.

Imithi yesimanje manje iyasiza kakhulu, ngoba loba sewugula kakhulu ukuthi awukwazi ukuvula umlomo. Isimanjemanje silendlela yaso yokufaka umuthi uye emthanjeni yaakho besebenzisa abakubiza bethi yidriphu ngesikhiwa. Uyasiza kakhulu ukuthi nxa ususekhaya sihambe ezibhedlela ukuze sithole usizo.

Ibhokisi elilembala emithathu ehlukeneyo lilombala obomvu liphinde libe lombala olithanga libeselisiba lombala omhlophe lelibhokisi libhalwe ngamabala aluhlaza okwesibhakabhaka laphinde njalo lwabhalwa ngamabala abomvu laphinde labhalwa ngamabala aluhlaza okwesibhakabhaka.

Umuthi wokukhwehlela osebhodleleni elinsundu wabhalwa ngamabala aluhlaza okwesibhakabhaka labomvu, ibhodlela liseceleni kwebhokisi lakhona kubukeka nje kungumuthi o"Strong" ofanekiswe amaphaphu ngaphandle.

Ibhokisi elilombala omhlophe elibhalwe ngamabala aluhlaza okwesibhakabhaka liphinde libe lombala oluhlaza okwesibhakabhaka eceleni kulephakethe lamaphilisi elicazimulayo eliphathela amaphilisi alitshumi

Yijekiseni leyi eboniswa lapha iphethwe ngudokotela ibuhlungu lento abantwana abanengi bayayi balekela kodwa inokuphila okuhle kakhulu ungathi ma ugula ungabe ungathandi ukuphiwa ijekiseni kodwa ekugcineni ma bekunikeze yona uyaphila ,uyasinda ibhodlela leli elilomuthi oyiwo abawufaka phakathi kwejekiseni besebekujova ngawo.

Amakhambi okulapha imkhuhlane etshiyeneyo asemabhokisi atshiyeneyo, atshiyene ngokombala langokubunjwa kwawo. Emakhemisi ke kuvamile ukuthi ma bethengisa la maphilisi bawafake ngobude bawo langokukhula kwebhokisi lawo, ukuze uthole konke kubekwe kwaqoqeka kahle.

Umuthi wokugcobisa, ikakhulu abantu bawusebenzisa ukugcobisa uma belomkhuhlane wokulunywa pheqelezi ieczema. Kuvamile ke khona ukuthi sigcobise ngaphandle, kukanti umkhuhlane we eczema ungaphakathi. Kudinga ukuthi abantu banathe something ubulale from ngaphakathi.

Umuthi wabantwana. Ngithi ngowabantwana ngoba ufanekiswe umntwana .Ubhalwe ngamabala abomvu lamabala aluhlaza okwesibhakabhaka Lona ibhokisi limhlophe

Amabhokisi amabili awamaphilisi afananayo. Kuqakathekile ke ukuthi nxa uthatha amaphilisi ulandele imilayo yabodokotela kumbe ulandele leliya phetshana elifakwa phakathi lapha elemilayo yokuthi uwathathe njani lawo maphilisi ukuthi uwanathe njani.

Umuthi wokukhwehlela osebhokisini eliluhlaza elilamabala amhlophe okufanekiswe ihlamvu ma uwukhangele nje kubukeka kungumuthi ongabe ulamandla kakhulu ekusizeni ukukhwehlela

Ibhokisi lokukhwehlelalomuthi obizwa nge benelini ibhalwe ngamabala a Sunday lamhlophe kukhona lechathazana esifubeni emfanekisweni womuntu elilithanga

Kuqakathekile ukuthi ma uphiwe amaphilisi uwanathe ngendlela ophiwe ngayo ngudokotela kumbe ngendlela abhalwe ngayo . Akukhuthazwa ukuthi abantu behambe bayezithengela amaphilisi ,kukhuthazwa ukuthi abantu bahambe bayehlolwa besebephiwa ngudokotela amaphilisi.

Amaphilisi atshiyene imbala, amanye abomvu amanye amhlophe amanye aluhlaza okwesibhakabhaka amanye aluhlaza okotshani amanye alithanga. Abekwe endaweni inye abuthelelwa.

La ngamakhambi ama antibiotic. Kuyagqugquzelwa ke ezibhedlel' ukuba ma uphiwe loluhlobo lwamaphilisi ukuba uwanathe uwaqede ungawashiyel' endleleni. Noma lokhu obukuzwa sokupholile kodwa wona kuyagqugquzelwa ukuthi uwanathe uwaqede.

Ibhokisi lomuthi wabantwana wokukhwehlela eliyipurple, kubalulekile ukuthi abantwana bahlale bevikelekile ekukhwehleleni ngoba bayakuthanda ukudlala ngamanzi bayakuthanda ukudlalela phandle okuyikho okucina kuseza ukuthi bekhwehlele okungapheli.

Amabhokisi amathathu womuthi wokukhwehlela. Elinye lilombala oluhlaza okwesibhakabhaka labhalwa ngokuluhlaza. Omunye umhlophe ulemabala amnyama lamhlophe ube usiba lechatha elilithanga.

Amaphilizi amanengi alakuthi ma uwanatha afike emzimbeni wakho abuye adale esinye isifo, okunye okuzokwenza ukuthi uzizwe ungaphephile ethi ma elapha okunye kodwa avuse okunye njalo nje kubalulekile ukuthi ma uthatha amaphilizi wakho unathe amanzi amanengi ukuze lawa amaphilisi engafiki eselwisa.

Imithi yesilungu etholakala lapho okuthengiswa imithi eminengi ezibhedlela, sokwabalula kakhulu ngoba imithi sokulendawo lapho ethengiswa khona emakhememisi, okwenza kube lula ma uthe waba lalowo mkhuhlane udokotela akubhalele uye khemisi uyethola lowo muthi.

Umuthi thizeni osebhokisini elimhlophe elamabala aluhlaza lalithanga, umuthi ongamanzi nje, ongaba yisilinganiso esingamatshumi miligremzi.

Lapha kubukeka engathi ngubaba lamakhosikazi akhe amathathu abalulekwa ngokomqondo, abazofundiswa ukuziphatha, abazoboniswa indlela abaziphethe ngayo ukuba ingabe iqondile noma bezoqondiswa lapho okuphambuka khona.

abantu bayakwazi ukusebenzisana kungakhethelekile ukuthi bangumbala otheni or bangumhloba okhuluma luphi ulimi abantu bayasebenzisana sibona lapha kulabantu abamhlophe kulabantu abamnyama bamile bayasebenzisana bayafundisana bayabonisana

Udokotela wabantwana esiza umntwana uyamkhanyisa lapha ufunukubona ukuthi umntwana engabe eguliswa yini ?Engabe egulani ?Engabe ephethwe yini ? Uzilalele ke umtwana uyasizeka kahle ngoba akalwisani lodokotela akasabi lokho udokotela amenza khona .

Kubaluleke kakhulu ukuba endaweni, kubelezinto zokudlala ezabantwana. Kubelezinto zabantu, okuthi bahambe khona, bayezilibazisa. Bechithe khona isikhathi. Abazali lalabo abagade abantwana. Behambe bayechitha khona isikhathi. Abantwana bedlala, abazali behambahamba nje okuyikho okuqinisa umzimba.

Bajabule okhekhe bayadlala emijingweni abanye bahleli abanye bamile kubakuhle abantwana bathole isikhathi sokudlala ngoba ukudlala yikho okubakhulisayo kuphela okufunakalayo yikuthi bahlanzeke bageziswe abantwana ukuze bahlale behlanzekile bavikele emkhuhlaneni

Kuqakathekile ngasosonke isikhathi nxa umuntu ezithwele ahambe esibhedlela. Abesibhedlela bayakhuthaza ukuthi nxa nje uqala ukuzibona ngenyanga yokuqala ukuthi uzithwele hamba esibhedlela uyohlolwa kukhangelwe ukuthi ingane isendaweni ephile kahle na ngoba abantu sebelezifo ezingomahlala belazo ezicina zingena labantwana.

Ezikolweni sebekubekubone kufanele ukuthi lesisifundo se gender based violence phecelezi ukuhlukumezana ngokobulili bafundise abantwana bakhule besazi ukwenzela ukuthi lanxa kusenzakala emakhaya bananzelele futhi labo bangakwenzi nxa sebethe bakhula bayahlukunyezwa omama, bayahlukunyezwa obaba, bayahlukunyezwa abantwana.

Udokotela wamehlo kubonakala ke lapho ehlola, ekhanyisa amehlo ontombazana lowomfanyana umcanyane nje bamhlola amehlo ngudokotela. Ugqoko isikipa esilithanga. Udokotela laye ugqoke amangilazi.

Umntwana omncane olomama wakhe ohlolwa ngudokotela okhanya nje ezipholele ekhanya nje ezihlalele engahlukunyezwa yilutho ebuka umongikazi. Umongikazi lodokotela bayasizana ukusiza umntwana bamuphe njalo lento yokudlalisa ukuba imlibazise bamhlole kahle.

Ezemidlalo ziqakathekile kakhulu ebantwini abatsha abantwana zibenza bahlakaniphe njalo zilikhono abanye abenelis aukutho baphile ngalo zibuye futhi zibenze bazivoxavoxe

Udokotela wabantwana uyathanda ke ukuthi egumbini lakhe kube lezinto ezikhangayo ukuthi lapha uma ehlola abantwana, abantwana bebe bebuka bejabulela ukubona izinto ezithile ezizobathatha inqondo yabo ibasuse kulokhu yena akwenza kubo ikakhulu ma esebahlaba ijekiseni bangakhali kangaka ngoba zikhona izinto ezikhanga amehlo abo.

Umama ulethe umtwana esibhedlela ngoba engezwa kahle kulodokotela ofake insimbi yakhe endlebeni waphinda wanamathisela emhlane womtwana ukuze azwe ukuthi umtwana uphefumula kahle na omunye umile udokotela ukhanya kukhona akubhalayo okutshelwa ngulo udokotela ohlola umtwana

Inkazana encanyana emamathekayo ithwele isigujana samanzi esiluhlaza igqoke iyembe emhlophe yagqoka isiketi esimnyama esilamatopotopo amhlophe ikhanya ikhaliphile nje iyamamatheka imamatheka ngobuso langamehlo.

iqembu labantu besimami labantu abangobaba abafundela ukuba ngomongikazi kukhanya bafundela ukuba ngo mongikazi bazivikele ekuthatheleni amagcikwane lekuthelelwaneni amagcikwane bagqoke impahla ezivikelayo

Umntwana kubonakala eswele ukunakekelwa , ungcolile njalo ugqoke impahla ezidabukileyo , uyabona ukuthi uphuma ekhayeni elingatholiyo njalo elingalamuntu okuthi amnakakele , uyabona ukuba kagezile njalo uyabonakala ukuthi udanile ngathi akadlile njalo

Umbhalo ubhalwe ngamabala aluhlaza okwesibhakabhaka ebhalwe ebhodini elimhlophe okukhuluma ngendawo zempilakahle.

Sibona umpikitsha kadokotela uCherise Gohiza egqoke ibhatshi elimhlophe labodokotela, emamatheka egqoke izibuko zamehlo, emuhle intokazi ezifundeleyo imamatheka inhle ibukeka, ilokuzethemba okukhulu kakhulu ngomsebenzi wayo.

Udokotela wamehlo uhleli lomuntu wesifazana okhanya ehlutshwa ngamehlo ,uzile namhlanje ukuthi azohlolwa amehlo akhe ukuthi bamnike amangilazi azamsiza ukuthi abone ngawo njalo aphinde abale ngawo.

Indaba zezèmpilakahle okubonakala zisakazwa kumabonakude. Umuntu osebenza endaweni yemithi esakaza indaba ezisematheni ngalesosikhathi. Kuyabonakala lomunye oyenzela labo abangazwayo endlebeni ukuba bezwe ukuthi indaba zithini.

Sibona umama lapha. Eme lomuntu ongubaba. Emlungisa kahle izibuko zakhe zamehlo. Umenza ngothando. Ubaba ugqoke wafudumala. Ugqoke isikipa esimnyama phakathi. Wagqoka esimhlophe phezulu. Esilombala olithanga. Lomama uzigqokele isigqoko sakhe esilamabalabala abomvu laluhlaza.

Abantu ababili, kukhanya yisisebenzi sezempilakahle. Uphethe umtshina esandleni owuqondanise lelihlo likamama ohleli phansi. Lo kungaba ngudokotela wamehlo ekhangela amehlo kamama ukuthi ahamba njani, njalo esenzela ukuthi amphe umuthi oqondileyo.

Omongikazi kukhanya bazivikele, bazivikela emagcikwaneni okubukeka engathi bekuyi sikhathi lesi esidlulileyo esike sabakhona obekuthwa kumele sizivalele singakwazi ukuthelelana umkhuhlane obuthe wafika obizwa ngokuthi yikhorona, bazivalele ke omongikazi laba ukuba bangatheleli njalo bangathathi igcikwane.

Abantu ababili untombazana lomunye owesifazana ohleli phansi ofake iqhiye emhlophe untombazana ugqoke ijazi elimhlophe Ukhanya ungumongi kumbe ngudokotela. Kukhona akuhlolayo lo ohleli phansi ngoba kulomtshina awuphetheyo awuqondanise lelihlo.

ukumunyisa kubaluleke kakhulu uchago lukamama lubaluleke ukudlula konke umntwana angakuphiwa uchago lukamama lungumuthi omama bayakhuthazwa ukuthi bamunyise abantwana babo loba kuyikuthi bayasebenza sezikhona izinto eziphiwayo ezokuthi baklupombe bapompele egabheni elithile

Kukhanya ngabantu abadala abahlangeneyo. Abangomama labangobaba. Abafundiswa nento ethile. Ngibona lamabhokisi phambi kwabo. Alithanga. Bona bafake amajazi, aluhlaza, okwesibhakabhaka.

Abantu ababili abakhanya kungabantu abasebenza esibhedlela lapha kukhanya basendlini yokwenza ucwaningo. Bagqoke bazivikela kusukela ekhanda kwaze kwayafika enyaweni ukuze bangathathi izifo ezitholakala kulolu cwaningo abalwenzayo kumbe labo bangaphazamisi impumela yocwaningo ngemphefumulo elamagciwane.

Kubonakala omama abaphuma emizini yabo bayahlanganela endaweni thizeni ukuba babheke izinto ezimele bazilungise esigabeni sabo. Bakhanya bekhuthalele umsebenzi wabo abawenzayo.

Abantu abanengi bayakusaba ukuhlinzwa ezibhedlela masikhona isidingo sokuhlinzwa kodwa khona kubalulekile. Kuqakathekile ngoba abanye abantu bangahlinzwa isifo ayabe enaso siyaphuma siphele abuye aphile kahle kodwa ke khona kuyathusa.

Umtshina ohlakaniphileyo oyenza ukuthi into encane wena ukwazi ukuyibona inkulu kubalulekile ke lokhu ngoba kuyabonisa amangcikwane, amangcikwane abonakali kodwa ma susebenzisa leyo mtshina uyakwazi ukuwabona.

Sibona uDokotela othatha abantu igazi. UDokotela ohlola umama lobaba igazi esesingacabangela ukuthi bahlola umkhuhlane womtshaya ngubo umhlanguzo

Kubalulekile ke ukuba ma usiya ekhemesi uhambe ulombhalo owunikezwe ngudokotela ebonile njalo ukuba wena udinga luphi usizo njalo uphi umuthi. Sivamile singabantu ukuba sizibuzele ebantwini ukuba singalapha ngani sibe sisiyazithengela emakhemesi singatholanga ulwazi labodokotela.

Ngenxa yokuthi abanye omama abakubalulekisi ukuhambisa abantwana emtholampilo. Kuyatholakala kwezinye izikhathi ukuba bayenze umtholampilo ohambayo. Ohambela eyikolo uhambele abantu beliqembu elithile beqelezi ivileji ihambe.

Ikhabothi elimhlophe, phakathi kwekhabothi kulamashelufu. Eshelufini yaphansi kukhona okuhlangehlangeneyo okungakhanyiyo ukuthi yimithi mhlobo bani. Eshelufini elandelayo imithi ikhanya ibekwe kahle ngemibala yayo okutshengisela ukuthi ibekwe langendlela esebenza ngayo.

Endaweni ezinengi kuyatholakala amakhemesi ikakhulu duze lezibhedlela lokhu kunceda abantu abagulayo ukuthi nxa bephuma esibhedlela bebhalelwe imithi bahle badlule bethenga emakhemesi.

Imota yokuthwala abaguli ma ihamba emgwaqweni, ivumelekile ukuba itshaye iwuta idlule. Loba kubomvu, kumele ukuthi ime, kodwa yona iyadlula, ngoba kujahekile ukuthi iyethwala iziguli, Ibase lapha abazothola khona usizo ngokuphangisa.

Injekiseni yinunu yabantwana bayayesaba abantwana injekiseni kodwa ke iyabasiza ngoba iyabavikela ezifeni ezinengi ezilakho ukuhlasela abantwana ikakhulu lezi eziyisithupha ezibulala abantwana .

Isitolo esithengisa amaphilisi imithi yokurubber amanjekishini amabhanditshi konke nje okuphathelane lokusiza umuntu ma egula kuyathengiswa ke esitolo lesi phecelezi esibizwa ngekhemisi . Amakhemisi sisevamile ke ukubasendaweni zonke asondelelane labantu ekuhlaleni, lapho okuhleli khona abantu ayatholakala amakhemisi asiza abantu.

Imithi yesintu iqalathekile kakhulu ,ubuhle bayo ayilabo ubungozi ayifani lale eyesilungu othi nxa umuntu eqedu kuyinatha kube khona esinye isifo esivukayo. Eyesintu iyaqeda isifo kuphele konke kuthi du kungasali lutho olusala solumhlupha emva kokunatha lowo muthi .

Izitolo ezithengisa imithi amakhemisi zilusizo kakhulu ebantwini. Okuhle ngakho yikuthi labasebenza phakathi balolwazi ngaleyomithi futhi balolwazi langemikhuhlane. Kwesinye isikhathi uyahamba uyemtshela ukuthi uzwanjani akuphe umuthi ozokwelapha.

Seziningi ke indawo zokuthengisela imithi. Kukalutshwana ukuba uthi ufuna umuthi uselizweni elithile oro kumbe usendaweni ethile uswele umuthi owufunayo. Sokukalutshwana ngoba indawo zokuthengisa imithi seziziningi. Indawo zokuthengisa amapilisi sezenzwe zabanengi okuyinto enhle njalo ekuthaza abantu ukuba banakekele

Amakhemesi yizitolo eziqakatheke kakhulu ngoba ziyingxenye yempilo yabantu ziyavulwa kusukela ekusen kuze kuye ntambama ezinye futhi azivalwa kutshitshana izisebenzi kuphela zivulwa kusukela ekusenini kuze kuyeba lsekuseni ngosuku olulandelayo

ICHUB ngesinye sesibhedlela ezinkulu elizweni leRwanda, isibhedlela esifundela odokotela njalo siphinde sibe yisibhedlela esikhulu eselapha izifo ezitshiyetshiyeneyo. Ngesinye sesibhedlela okutholakala yonke imitshina esetshenziswa ngabodokotela.

Amabhokisi aphathela imithi etshiyeneyo engaphathela amaphilisi angaphathela imithi enathwayo engaphathelwa imithi yokuhlikihlela lapho abantu besizwa imzimba yabo ibihlungu. Kulebhokisi elimhlophe kube lebhokisi eliluhlaza kwesibhakabhaka wonke la amabhokisi aphathele imithi.

Umama oqeda ukuthola inga umntwana wakhe omhlophe omuhle engingatsho kugcwale umlomo ngithi ngumntwana oyinkazana ngikutsho lokho ngenxa yembala ayigqokisiweyo.

Ekhemesi kuthengiswa izinto ezingeni ezehlukeneyo. Bayathengisa imithi esetshenziswa yilaba abazivoxavoxayo abayinathayo ukuze babe lamandla. Kuphinde kuthengiswe uchago lwabantwana luyatholakala lalo ukuze omama abalabantwana bathenge uchago bayenathisa abantwana babo.

Amaphilisi ayimihlobo etshiyeneyo amanye alombala omhlophe abhalwe ngamabala aluhlaza okotshani amanye abhalwe ngamabala aluhlaza okwesibhakabhaka. Aqoqeke abekeka ngendlela amakhulu ngawo ububanzi lobude bawo.

Esitolo sokuthengisa imithi ekhemisi. Phambi kwesitolo kulemota enkulu emileyo. Ekhanya umuntu umele ukuthi ayethenga imuthi. Eceleni kulezihlahla ezinkulu. Kuphinde futhi kube lentambo zikagetsi phambili, ekhemisi.

Amabhokisi atshiyeneyo awemithi kumbe amaphilisi afakwe ngendlela alingana ngakhona abalekayo nje angafika isikhombisa.

Uchago lwempuphu lwabantwana luyasiza. Ikakhulu ma umama womntwana esemsebenzini noma kukhona okunye okuyabe kumvimba ukuthi amunyise umntwana luyasiza kakhulu ebantwini abazithola sebekuleso simo sokuthi akumelanga babamunyise abantwana babo.

Emakhemisi akuthengiswa imithi kuphela . Emakhemisi kuyathengiswa imithi, kuthengiswe amaphilisi kuphindwe kuthengiswe amafutha okugcoba . Sebananzelela ukuthi abantu abanengi bayawadinga amafutha bacine sebewaswela , kodwa ekhemisi bayawathola afanelane lejwabu labo.

Isakhiwo sekhemisi, kulabantu phambili. Umama ogqoke isigqoko esimhlophe, lekepisi elimhlophe. Kubonakala livuliwe sokuqaliwe ukusebenza.

Amabhokisi emithi atshiyeneyo okwelapha okubukeka ebekwe kahle endaweni esingayibiza ngokuthi yikhemesi ethengiselwa khona imithi ezibhedlela loba kungasosibhedlela kodwa kukhonala okuthengiswa khona imithi. Abantu bayakhuthazwa ukuba bathenge imithi abayabe beyibhalelwe.

Isakhiwo sechemis esibukeka sisihle kakhulu kuhlanyelwe izihlahla sigqagqelwe yizihlahla ezinhle kakhulu ezibukeka ziluhlaza uyabona lawe iloba ukhangele ukuthi indawo yakhona itshaya umoya.

Indawo yokuthengisa imithi, yokuhlanganisa. Kulezinsuku imithi yesintu lemithi le esiyenzelwa ngabasingisi phecelezi amakhiwa. Sokwenza kubelula kakhulu umuntu uyakhetha ukufuna ukwelatshwa ngayiphi indlela.

Imithi yokugcobisa izilonda kubalulekile ukuba unanzelele umbhalo obonisa ukuba umuthi lo umoshakala nini lokuthi wenziwe nini, kubalulekile kakhulu khozi eminye imithi ma suyisebenzisa imoshakele iyabangela ukubana isilonda sakho sibhibhidle ngamandla.

Lamuhla esikolo semfundo yebanga eliphakathi laphakathi kubekhona izivakatshi zempilakahle, bezelabomthetho kanye lamasotsha kukhona abafuna ukuzofundisa ngakho abantwana ikakhulu okuphathelene lezidakamizwa, ubungozi bazo.

Abezempilakahle namuhla babone kufanele ukuthi baphume bake bayekwenza umkhankaso wokufundisa abantu mayelana legcikwane leHIV/AIDS ukuthi abantu kumele bazivikele njani, asebelalo kumele baziphathe njani ukuze lingasabalali.

Abezempilakahle bayaphuma bahambe ezabelweni bayobuthanisa abantu ngobunengi babo babafundise ngendlela zokuziphatha ukuze bangahlaselwa yizifo. Baphinde bafundise intsha ngobungozi bokuthatha izidakamizwa.

Ingwalo ezinengi ezitshiyeneyo ezezifundo ezitshiyeneyo. Kubalulekile ke ezikolweni ukuthi abantwana ma bephiwa ingwalo basebenzise baphinde bazitshiye lapho ngoba kuvamile ke ukuthi abantwana balahle izingwalo ma besuka lazo esikolweni behamba lazo emakhaya. Okusuka kubenzima ukuthi bafundise bengelazo.

Omongikazi namuhla balungiselela ukuphuma bake benze umkhankaso phandle bayobeka izinto zabo zokwelapha emakhaya . Abantu beze bazohlolwa baphinde futhi abanye bazo thatha imithi yabo. Bagqoka izingubo zokuzivikela bakhanya balungisa imithi yabo lokugqoka amagilavusi ukuthi bahambe bayo vakatshela abantu emakhaya.

Namuhla abezempilakahle bacabange ukuphuma. Bahambe baye egcekeni elikhulu lapho okuhlanganyela khona abantu nxa bethe babuthana. Kungabe bebukele ibhora. Kulapha abahambe bayabamelela khona. Ukuze babafundise, ikakhulu ngobungozi bezidakamizwa. Langemikhuhlane, ethelelwana ngokocansi.

Umfanyana omncane uthola usizo kubo mongokazi ugqoke ibrugwe eliluhlaza okotshani le yembe elithanga bambabile laphana ukuba athathe kuhle imithi yakhe.

Abezempilakahle lamuhla baphume lesibhedlela bayaphandle ukuze bayohlola abantu, ngoba abantu bayesaba ukuthi bahambe ezibhedlela bayohlolwa igazi bazibone ukuthi baphile kangakanani. Lamhla ke bahambe endaweni yokudlalela imidlalo bayehlola khona bonke abantu abadlalayo abafisa ukuthi bazazi isimo sabo segazi ukuthi baphile okungakanani.

Abezempilakahle bayakuthanda ukuphuma baye ezabelweni, lapho abafika bebeke khona amatafula lezitulo zabo bahlale balindele abantu ukuthi beze bezohlolwa. Kungabe bazohlolwa itshukela, kungabe bezohlolwa umfutho wegazi, kwesinye isikhathi bayabe bezohlola abantwana abancane bezobahlaba amanjekiseni.

Ukugeza izandla kuyinto eqakatheke kakhulu empilweni zabantu ngoba izandla kulapho izifo ezingena khona. Ukugeza izandla kulendlela yakhona okugezwa ngayo izandla abantu abanengi asiyilandeli leyo ndlela sicabanga ukuthi ukuthela nje amanzi esandleni lesepa yikho ukugeza izandla kantike ayisikho kulendlela yakhona

Abantu bezempilakahle bajwayele ukuthi baphume bayephandle bayefundisa abantu ikakhulu abatsha indlela okumele baziphathe ngayo ngoba ngalezi nsuku abatsha sebelahlekile sebengene bagxila kuzidakamizwa eziphinda futhi zibalimaze zibafake umkhuhlane wokugula ngengqondo.

Omongikazi balungisa amajekiseni okuhlaba abantwana ,Abomama balayinile labantwana babo balinde ukuthi bathole ukulatshwa babuyele njalo emakhaya abo kubalulekile ke ungumama ukuthi umntwana wakho athole yonke iInjection okufanele ayithole ekhula.

Omama befundiswa indlela yokuhlela ukuba labantwana, befundiswa njalo ngokuba baziphathe kanjani ukuba bangathelelwa amagcikwane ngabalingani babo uma lapha bezama ukuqala imuli. Bafundiswa njalo ukuthi bayigcina njani imuli nxa isithe yabakhona. Iqakathekile imihlangano le.

Abezempilakahle baphumile lamuhla. Bayabuthanisa abatsha, amantombazanalabafana. Ukuzebabafundise ngendlela zokuziphatha. Njengoba sebengena esigabeni sokwenza ucansi. Luyingozi ucansi olwenziwa ngabantu abangelalwazi. Ngoba luyabafakela izifo. Lokuzithwala isikhathi singakafiki.

abantwana abangamankazana ababonakala sebefike esikhathini sokuthomba bayaphiwa ke laphana into zokuthi bavikeleke ekuzingcoliseni ma besesikhathini kubonakala nje kungani ngumama nje ozinikeleyo ukusiza abantwana abangama nkazana

sokujwayelekile ukuthola abantu ababili ababobulili obufanayo bethandana kodwa okuqakathekileyo yikuthi bazazi isimo sempilo bakwazi ukuzivikela emikhuhlaneni ethelelwana ngokwecansi

Yinhlanganiso yabantwana abanga mankazana asebe khulakhulile zinengi ke lezo inhlanganiso ezikhangelela ukukhulu komntwana oyinkazana kubavikela njalo emphakathini njalo kubuya bebafundisa ukuthi baziphathe njani ukuze bekhule belempilo enhle.

Omama lapha ababili bafundiswa ngendlela yokubeletha , ngendlela yemuli, ngendlela yokuqala imuli, yokwenza imuli loba yokuvikela ukuthi ungabi labantwana obafunsayo loba uzivikele njani emkhuhlaneni.

Abezempilakahle bazama ngazo zonke indlela ukuthi bamemethekise ulwazi ngemikhuhlane ethelelwana ngokocansi ikakhulu aboHIV/AIDS.Baphinde futhi njalo bazame ukufundisa izimuli indlela zokuhlela imuli zabo ikakhulu abatsha ukuthi bangamithi isikhathi singakafiki.

ekilinika kumbe esibhedlela esiyahlolelwa ukuba usekhulelwe kanganani ukuba kwazakale ukuba umntwana ukhula kahle na esiswini kubalulekile ke ukuthi omama bahambe ezibhedlela beyebonakala ukuthi umntwana ukhula kahle iloba nje abanye bevilapha ukuhamba

Abomama ababukeka bepheka ukudlula okutshiye tshiyeneyo ngibona imibhida abayibambileyo abangathi bayayi hluba ungazo utsho uthi libhokola abaliphekayo bapheka ukudla okutshiye tshiyeneyo ngembiza lemiganu eminengi nengi ungatsho futhi usho ukuthi kulomdlalo ongabe ukhona lapho njalo kuyabonakala ukuthi ba

Abezempilakahle baphumile benza umkhankaso wokubuthanisa abatsha, amantombazane labafana bezobafundisa ngemikhuhlane ethathelwana ngokocansi langendlela zokuziphatha nxa sebethe bangena esigabeni sokuthi sebekhulile sebengakhomba njalo sebengahamba ukuthi beyokwenda.

Omama besizana ngabantwana babo kudrip ukuba ihlale kahle ukuze umuthi wakhona ungene kahle emntwaneni. Kubukeka angathi batshiye befakwe ngomunye ophetheyo kodwa ke manje ngathi sebengomama ababili ababonisayo ukuba kufanele le ihlale kanjani ukuze ingene kahle emntwaneni.

Umama ozithweleyo oncediswa ngomunye umama ukubotoza isisu esizwa ukuba umntwana sekhule kanganani, kudala ke abantu babengayi esibhedlela babezibelethela emakhaya ogogo bebabelethisa, isimanje kasisavumi ukuthi umuntu abelethele ekhaya kumele ahambe esibhedlela.

Abantu ababili owesilisa lowesifazana kukhanya ngabantu abathandanayo kumbe asebethethene. Kuqakathekile ke ukuthi abantu nxa bethandana ngaso sonke isikhathi bavikelane, bathembane kungabi khona ocina esexamalaza ekhiphela unyawo phandle ngoba luyabuya soluphathele omunye udaka.

Inkazana lejaha, ijaha liqabula inkazana yalo esiphongweni. Bayabonisa ukuthi bayathandana njalo bayanakekelana, intombazana igqoke okuphosa kufanane lokugqokwe lijaha.

Kuyakhuthazwa lokuthi igumbi libe labantwana abalutshwana ukuz' umbalisi ebekwazi munye ngamuny' umntwana, abeleskhathi sokuthi uywakwazi ukuhlala lamunye lamuny' umntwana emchazela, emchasisela lokho ayabe ekufundisile. Ma igumbi lilabantwan' abanengi kusuka kubenzima kumbalisi ukuba akwenze lokho.

Ukuthandana kwabantu ababili abangabafazi bodwa kumbe abangamadoda wodwa beze bey' emacansini, besingakwazi, besikubonela kumabona kude, sikubonela kude, phetsheya. Kodwa kulezinsuku sekuvamile lasezwekazini lakithi eAfurikha.

Leyi yindlela yokuvikela ukuthi uhlele imuli yakho. Abanye ayibavumi abanye iyabavuma. Kuqakathekile nje ukuthi before uyenze okunye ukuhlela imuli yakho ukhulumisane labomongikazi labodokotela ukuthi yikuphi okukuvumayo wena.

Abantu ababili owesifazana lowesilisa kukhanya bebezi voxavoxa bebegijima sebefikile eskhathini sokuthi baphumule sebenatha amanzi .Ayadingeka amanzi ebantwini abazivoxa voxayo ngoba ngesikhathi nxa bezi voxavoxa amanzi amanengi ayaphuma emzimbeni ngokuginqa kumele bawabisele ngokunatha.

Ezibhedlela lemakilinika sekutholakala even usizo lokwelulekwa ngokwengqondo. Akuyiseyikuthi ma usiya khona, uthola kuphela amaphilisi. Noma ukulatshwa okwemzimba kuphela, kodwa sokulatshwa njalo ngokululekwa kwengqondo. Bayatholakala abantu abacebisayo ukweluleka abantu ngokwengqondo. Emikhuhlaneni abahlangana layo. Lasezimeni zempilo.

Imithi ikhona ngokutshiyana ngokutshiyana. Lapha sibona umuntu odlalayo, singathi uyadlala ibhola kumbe sithi uyagijima. Siyambona laye ethola imithi eqondane lokuthi aqine ngaleyo ndlela edingakala ukumelana lalokhu akwenzayo empilweni yakhe.

Kuyabonakala ukuthi ukudla kahle ukudla izithelo lemifino kuyawuqinisa umzimba kuyakwenza ukuthi umuntu ahlale eqinile njalo ehlale elempilakahle ehlale ekwazi ukusukumela phezulu esenza lokhu okufanele ukuthi akwenze.

Ukuzivoxavoxa kuyasiza emzimbeni, nasekucabangeni. Ucabanga ngcono ma uthanda ukuzivoxavoxa kubuye kusize njalo ukuthi unathe amanzi ukuze umzimba wakho uhlale unamanzi. Kuyasiza kakhulu kumpilakahle.

Igwaliba elifanekiswe amathuluzi kumbe imitshina esetshenziswa ngodokotela . Odokotela kubalula nxa bethe basebenza belalezi izincediso ezibenza umsebenzi wabo ubelula .Kwesinyi skhathi bayahlola kwesinyi skhathi bayelapha ngalezi zincediso.

Ithekhinoloji seyenza kwaba lula ezifundweni zabantwana ngoba bayenelisa ukuthi lanxa bethe baphiwa imisebenzi ukuthi bayodingisisa ngayo bafika bangene ebulenjini bayithole yonke into abayabe beyidinga behleli ekhaya besebenzisa amalephuthophu.

Udokotela ugqoke ijazi lakhe elimhlophe, wagaxa umtshina wakhe wokuhlola ukutshaya kwenhliziyo, esandleni uphethe umakhalekhukhwini, kukhanya kukhona akubhalayo njalo kutshengisa ukuthi udokotela kukhona umuntu okade emhlola.

Amathuluzi atholakala endlini zabo dokotela asiza odokotela ukuthi benze imisebenzi yabo iphumelele kulezigelo kube lamabhodlela amanzi lawa abawafaka abantu abagula kakhulu kube ale insimbi ethwalwa ngudokotela ngaso sonke isikhathi ohlola ngayo ukutshaya kwenhliziyo.

imithi yesintu iqakathekile kakhulu ,abazi ngemithi yendabuko bayayazi futhi lalapho etholakala khona ,abanye bayahamba bayeyidinga ibemnengi babuye, bayichaye besebeyi gxobagxoba bayenza impuphu besebeyithengisa ke isiyimpuphu ,ufica sebeyifake emapaketheni ukuze ithengiseke kahle

Isihlahla esizimilelayo egangeni esijwayele ukudliwa zimbuzi, imbuzi ziyasithanda lesi sihlahla sinengi kakhulu endaweni ebizwa kuthwa kusemaguswini.

Imithi yesintu iyamile noma ngaphi kwendawo ingamila emasimini ingamila egangeni engamila ekhaya kuqakathekile ukuthi sibelolwazi laleyo mithi ukuze singacini sithatha ebulalayo.

Imithi yeSintu etshiyetshiyeneyo ,abanye bayayihlanyela ,njalo abanye iyazimilela egangeni bayithole egangeni kubalulekile ke ukuthi ma usakhula ukhule , duze kwabantu abadala oGogo laboMkhulu ,oMama laboBaba ukuze bakutshele ukuba lokhu kuyini njalo kulaphani, sokuqakathekile futhi lokuthi sizibhale phansi ,lezi izinto

Kukhanya kulinywe amabele kumbe imfe ekhanyayo engathi itshazwa ingakatshakazi isilimo lesi singathi azitholanga amanzi ayeneleyo

Imithi yesintu ayikhethi ukuthi imila ngaphi, ingamila ekhaya, ingamila egangeni lapha kukhanya imile ekhaya sokudinga abaziyo ngezemithi babuye bazoyithatha bayoyisebenzisa ngendlela eqondileyo .

izihlahla ziyindlo eyadalwa ngunkulunkulu owazidalela ukuba sizidle siphinde futhi njalo siyelphe imzmba yethu ngayo kwesinye isikhathi kuyadingeka sibe lolwazi ukuthi nxa sizelapha sizelaphe ngemithi eqondileyo.

Zikhona izihlahla ezitshayo, zikhona njalo ezingatshiyo ezihlala ziluhlaza, ezithi loba zikhithiza amahlamvu zifike zenze amanye amahlamvu adala ukuthi isihlahla sihlale siluhlaza zingabuni. Njalo sihlala sibukeka sisihle.

Izihlahla zesintu ziloncedo olukhulu kakhulu, ziyelapha ngendlela emangaliso. Ekadeni bebevele besebenzisa yona imithi yesintu bebengajwayele ukuthi bahambe ezibhedlela ngoba bebevele bekwazi ukuthi imithi yabelungu asiyo eyelapha okudlula eyesintu.

Imithi yesintu yokulapha igazi ephuma ezintabeni lapho okunamatshe khona, abantu ngezikhathi zamanje sebekhetha ukuvilapha ngemithi yesintu ngoba yona ma ilapha ayilakho ukuthi idale eminye imikhuhlane emzimbeni

Siyayibonga imithi yesintu ngoba isilazo izihlahla ezithi zingenziwa zibe ngamaphilizi abantu banathe okwenza ukuthi behlale becabanga ngendlela eyiyo, ziyavuselela ukucabanga ngibona engani limithi ingaba mihle ebantwaneni besikolo ngoba bahlala becabanga njalo befunda.

Lapha sibona ibhodlalanyana elilombala oluhlaza okwesibhakabhaka okuboniswe kubhalwe ukuthi ngamafutha okugcobisa isikhumba ukwenzela ukuthi isikhumba sibebutshelelezi sibe sihle. Ukwenzela ukuthi isikhumba singagugi sihlale sisihle sonke isikhathi.

Imithi yesintu iyayidlala indima enkulu abantwini, abantu sebaba lolwazi olukhulu kakhulu sebeyithatha leyimithi bayokwenza amafutha okugcoba anganceda abantu abahlutshwa yizifo zezikhumba.

Imithi yesintu isihamba phambili ngalezinsuku. abantu sebelolwazi sebekwazi ukuphuma bayeyidinga phandle babuye bafike bayigxobagxobe bayihlanganise bayenze ngendlela ephakemeyo bayifake emaphakethini bayifake emambondleleni besebeyithengisa njenge yesilungu.

Sibona imithi eyenziwe ngezithelo. Imithi efakwe emabhokisini ayimbala etshiyeneyo ekhangayo kakhulu, imithi esizayo, imithi ethi ma uyisebenzisa ingakuhlukumezi, siyambona ubanana laphayana siyambona nanguyana lopineapple lapho, kuyabonakala ukuthi kuyimithi esiza kakhulu.

Ikota pheya lenhlaba kuyizihlahla ezithandwa kakhulu ekwenzeni amafutha okuthambisa izikhumba. Kutholakala ukuthi kuyasiza ukuthambisa isikhumba. Zithambe zibe zinhle zibe butshelezi njalo ziyakwazi ukugcina umuntu ebukeka emncane.

Umhlafutho yisihlahla seganga esilapha kakhulu emzimbeni njalo sisetshenziswa ukwenza ioyili . Izithelo zazo kuyayenziwa ioyili ngayo. Umhlafutho uqakatheke kakhulu empilweni zethu. Wonke amahlamvu azo, izithelo azo, amaxolo azo kuyasebenza ekusizeni abantu.

Bakhona ke abantu abangakholelwayo emithini yesintu yokulapha ngesintu. Bakhona abantu abangakholelwayo kulezo zinto abacabanga ukuthi bayakholwa kakhulu esikhristwini ababone ngathi ma usunatha or usebenzisa imithi yesintu uyabe suphambukile enkolweni yabo.

Imithi yesiNtu iqakathekile kakhulu yelapha ngendlela ezinengi eyinye yelapha kusetshenziswa amahlamvu, eyinye yelapha kusetshenziswa amaxolo, eyinye njalo kusetshenziswa impande kungakho kudingeka sibelolwazi olukhulu ngemithi yesintu.

Imuthi wokugeza amazinyo ose tshubhini emhlophe ebhalwe ngamabala aluhlaza okotshani yafanekiswa ishama, iyasebenza kakhulu ishama endaweni zempilakahle bayayithanda abantu ukuyisebenzisa entweni ezitshiyeneyo

Elizweni leRwanda kukhanya kulogatsha olukhangela ngezemithi yesiNtu luyakhuthaza ukuthi labo abalolwazi abayithathe leyomithi bayifake ezitolo futhi kube lemininingwane kuleyomithi etshela abantu ukuthi bayisebenzisa njani.

Inhlaba iyasiza ngendlela ezinengi kube uyagula ngesisu uyakwazi ukuyinatha uyakwazi ukuyigcobisa. Sebeyenza ke lamakha okugcoba okuthambisa. Bayayenza ngendlela ezehlukeneyo eyinye bayayenza inathwe eyinye bayayenza igcobiswe eyinye bayayenza ukuba uhlikihle ngayo lapho oyabe usizwa khona ubuhlungu.

Amabhodlela okunathwayo atshiyetshiyeneyo ngokompala atshiyatshiyana njalo ngezinto eziphakathi kwawo abukeka efakwe ngendlela elokucecisa ngaphakathi kuyabukeka indlela afakwe ngayo.

Inhlaba ngeyinye yesihlahla esiyenza imithi yesintu kudala besingazi ukuthi inhlaba ilusizo kodwa ngalezinsuku inhlaba sebeyenze yahamba phambili bayenza itiye ngayo abantu bayinathe benze amafutha agcotshwayo benze futhi imithi enathwayo

umhlafutho ngesinye sesihlahla esiqakathekileyo ekulapheni imikhuhlane eminengi ungumuthi wesintu oyenza izinto ezinengi uyathoba amahlamvu uyathoba lezinya ezinengi intanga zazo zenza le oil ubalulekile kakhulu emphakathini

Leyi yijinja iyasiza kakhulu ekukhwehleni lakweminye imikhuhlane, uyayibilisa, abanye bayayifaka lenyosi, bayifake lonamuda bayinathe, iyasiza kakhulu emaphatshini, laseku khwehleni, lasekuvuleni amakhala ikakhulu ngazonezi izikhathi zomqando.

Amagcobo afanekiswe lapha ayenzwe ngehlaba. I hlaba lihle kakhulu ekwenzeni ekuthambiseni isikhumba, siyayenza isikhumba sihlale sisihle sibukeka sithambile njalo sibukeka kubonakale lapha igazi elihamba khona.

Imithi yesintu nxa uyikhangele ungathi yizihlahlakazana nje ezingela ncendo kodwa iyelapha ngendlela emangalisayo abanye basebenzisa amahlanvu abanye basebenzisa impande abanye amaxolo ukuthi balaphe ngayo.

Imbabazane ngesinye sezihlahla esisebenza ekwelapheni izifo ezehlukeneyo. Imbabazane bayisebenzisa ebantwaneni nxa sebethe bathatha isikhathi eside ukuthi bamile amazinyo. Babakhuhla ngayo ukuze umntwana amile amazinyo.

Isihlahla sekotapeya izithelo zazo zingumuthi okunye okumangalisayo. Ziyikudla ziphinde zibe ngumuthi. Impande zakhona zingumuthi, amahlamvu angumuthi, intanga yasithelo ingumuthi owokupholisa inyawo eziqaqambayo ebusuku.

Abantu sebakuthatha bakufaka kubo ukuba balime izihlahla eziphilisayo. Abantu abanengi sebekhetha ukuba bazilaphe ngezihlahla ngoba izihlahla zingela lokho ukuthi zingafika emzimbeni wakho ziphinde zikulwise. Zona zilapha lokho okumele zikulaphe azikwazi ukukugulisa.

Abanye abantu imithi yesintu bayayiphutshiswa ebusuku belele, avuke umuntu aqonde lapho abone khona ephutsheni ayewuthatha lowo muthi azowusebenzisa, futhi uyatshelwa ukuthi usebenzani.

Isihlahlakazana esilamahlamvu aluhlaza tshoko ezilengaja futhi eziluhlaza tshoko lesisihlahlakazana singaba ngumuthi wesintu ngoba imithi yesintu eminengi iyamila loba ngaphi kodwa okwaziyo uyabekwazi ukuthi ngumuthi wesintu nxa ungazi uyabubonanje njenge shlahlakazana esingela ncedo kuyadinga sibili sibelolwazi ngemithi yesintu.

Ulwazi luyinto enhle kakhulu lokufunda kuyinto enhle kakhulu. Abafundileyo sebabona kungconukuthi bathathe ulwazi lemithi yesintu bayitshicilele phansi emaphepheni babhale bafakele zithombe besebebhala yonke imniningwane ngalesosihlahla ukuze lakusasa abangaziyo bafunde bathole ulwazi.

Imithi yesintu esithethwe amaluba akhona alithanga lamahlamvu yenziwa yaba yimithi efakwa emambodleleni ukuze abantu beyi sebenzise eceleni kulengigaeyiyona egiga leyo mithi kulamabhodlela ayiwona aphathela lewo muthi

Iluba elihle elibonakala njalo lisiza ekwenzeni umuthi osiza ngomkhuhlane wenyongo phecelezi imalariya, liyasiza liyabukeka njalo uma lisegumeni liphinde lisize njalo ngokuvikela umkhuhlane.

Emandulo ebantwini abamnyama bezingakafiki lezo imithi leyi eyesikhiwa abantu bebengahlupheki abantu bebengakhathazeki abantu abadala bebeyazi imithi yesintu bebekwazi njalo ukuthi ma umuntu ekhathazwa yinto ethile unathani umuntu ma ekhathazwa yinto ethile uyenzani kwafikwa isilungu abantu abanengi balahla isintu

Imithi yesintu eminye iyalinywa abantu bayayihlanyela ezindlini zabo kumbe emasimini abo kumbe emagumeni abo. Eminye iyazimilela phandle ezigangeni. Abantu abanengi sebebalekela ekutheni banathe yona imithi yesintu basebenzise yona ngoba yona ingelakho ebuya ikuphazamise ma isebenza

Abahlakaniphileyo sebethethe ulwazi balufaka emaphepheni ukuze labezayo kusasa baluthole lololwazi. Bayabhala ukuthi ngumuthi bani njalo usebenzani njalo welapha abantu ababulawa yini.

Uhlaza oluhle oluhlanyelwe egumeni. Kubonakala nje kungathi kuyisikhathi sezulu noma bayathelela. Bathelela kahle kakhulu. Ngensuku zanamhlanje abantu sebehlanyela izinto abazobuya baziphuze fo impilakahle yabo.

Imithi yesintu imila endaweni ezehlukeneyo, ikhona eminye emila phakathi kwamanzi eminye imile eceleni kwamanzi. Yonke leyo mithi iyabe isebenza. Bayabe bekwazi futhi ukuthi lo omila duze kwamanzi kumbe phakathi kwamanzi welapha ziphi izifo.

Abantu abanengi sebeyenza ibhizinisi lokuyenza amakha. Izihlahla ezinengi ezeganga kunye lamaluba ayakwazi ukuthi akhiphe amakha alephunga elimnandi kakhulu ukuthambisa emzimbeni. Sikujwayelekile ke ngensuku zanamhlanje ukuthola abantu besenzela lawamakha bezithengisela ilapho abaphila khona.

Iluba elihle eliluhlaza elikhula nje libe lincanyana uyalithola emizini eminengi, uyalithola lihlanyeliwe lapho. Alivamanga ukuyala leli iluba, ungalihlanyela nje liyakhula. Libonakala ingani selishota amanzi ngoba selisiba lithanga.

Kulezinsuku abantu abasahlanyeli amaluba nje, sebehlanyela okuzaba ngamaluba, kuphinde kube ngumuthi, kuphinde kube yikudla pheqelezi ama herbs. Yiwo asebewahlanyela emakhaya abo.

Izihlahla ziyimpilo okuqakathekileyo nje yikuthi umuntu lomuntu ngonyaka ngonyaka abe lesihlahla asihlanyelileyo. Loba ungaze uhlanyele kusegangeni kumbe uhlanyela emzini wakho lapho ohlanyele khona Isihlahla, kubalulekile ukuthi unyaka lonyaka ube lesihlahla sakho osihlanyeleyo.

Siwudla kakhulu ke umbhida. Siyakwazi ukuwudla unjalo. Siyapheka inyama siwufake phakathi. Siwudle unjalo. Siyakwazi njalo ukuwuxhathisa unjalo, sinathe isobho lawo. Umbhida ubalulekile emzimbeni yethu. Ukuthi nanoba sisidla ngasosonke isikhathi, siwufake umbhida ecekeni. Uyasisiza emzimbeni.

Igusu elilezihlahla ezinde ezinhle lotshani obuluhlaza okubukeka ukuba indawo yakhona ivundile njalo zithola amanzi ayeneleyo. Kuhle kulezi okungamaphetshana okumhlophe gqa gqa.

Abantu abanengi sebesuka ekulatshweni kwesilungu besiya ekulatshweni kwesintu. Bayathanda kakhulu ukuzilapha ngezihlahla zeganga bakuthandela njalo ukuthi akulakho indlela yokuthi ulapheka ngapha udala omunye umkhuhlane.